Besa mupengo chakanga chibari chitenda chakatambudze nyika kana kuti pashi reshe. Muntu weshe wakatambudzika ndicho yedu yekuti vantu vanga vasikatenderwi kuenda padhuze nepadhuze kana kuvhure miro kufema mweya usikazii kuvhara miro.

Kune zvitenda zvimweni zvinobata vana vadodori, ndosaka zvichizozi ndiana mbuya zviya uyayi kuchibhedhlera musi vakati muuye nevana tidonhedzere mutombo. Kuitira kuti asazobatwa ngezvitenda zvezvinobata vana vachiri vadodori.

Zvitenda zvinobaaitika, munyika munomu, zvakawanda. Kune zvimweni zvitenda zvinovharisa nenyika yeshe kuti kwai ,"Munhu weshewee, ngaageze nyara ngendaa yekuti kune chirwere chekholera chiri kunesa"Chinenge cheitonesa nyika yeshe.

Kune zvitenda zvimweni zvekuti aufanikirwi kugwama muntu wouyoyo mushure mekunge achibatwa chitenda choichocho madhokodheya nana mbuya nesi vanenge vakapfeka vakavhara panobudisa miro dzavo vakavhara peshe panobudisa ganda.

Kune zvitenda zvakasiyana-siyana. Kune zvitenda zvekuti vantu vanofanira kutovhara nyama dzavo, zveshe nemiro kuite kuti chisaramba cheitenderera chitendacho ichocho. Chisabve kune umweni muntu, chichiendazve kune umweni muntu. Saka vanofanikirwe kuvhara kupfeka zviro zvakambonya peshe pane ganda.

Kunezvitenda zvekuti vanhu avafanirwi kutombo gwama muntu unenge ainechitenda cho ichocho kana kuti chimweni chitenda ngechekuti aufani kutofema mhepo irikubanze unofana kunge wakazvivhara miro yo uyezve nekuenda kuretu nemuntu.

Zvitenda zvakadai ngana gomarara zviyani chikange chabatwa mumuntu vanomutora voenda naye mune imweni mbatso yavanoenda vomuise chiveve voende panenge pane denda rakonaro iroro voona kuridusa.

Kune zvitenda zvimweni zvinobata vana vadoko ndosaka zvichizozwi ana mai uyai nevana veshe vane makore akati kusvika pakati. Vanonhedzerwe mutombo kana kutobaiva mutombo kuti kana dendaro rikazoguma muntaraunda haribati vana adokovo.

Zvitenda zviriyo zvakabaisiyana siyana zvimweni zvitenda zvinosanganisira anaCholera antu anofanira kurwa chikafu chakapisha chichapisha kushamba nyara kana achinge abva kuchimbuzi.

Kune zvitenda zvimweni zvinobata vana vadodori vanofanikirwa kuti vatoende kuzvibhedhlera vabairwe. Kuitira kuti panouya zvitenda izvozvo vana ava vanenge vakatodzivirirwa kudhaya. Zvakafanana nemaphirizi aipuwa emakonye aya vana vanotopuwa kuti vagare vakazvidzivirira.

Zvimweni zvitenda zvinobata vanhu, muntu unotomboendeswa mumphatso yaanoenda oiswa, chiveve mwiiri weshe kudai, vapedza vochimuvhura panenge panenge pakaite gomarara rona iroro, voduse gomarara, kana kuripisha.

Zvimweni zvitenda zvinonge zviri mungazi mwedu. Zvinotode kuisirwawo mutombo unoenderana nekuti zvirapike zvisati zvaoneka ,ngendaa yekuti pamweni pakhona, chinotanga chiri mungazi, chozopeisira chobudikira nemuganda umu.

Kune vantu vakatofunda kuziva nezvezvitenda mumukati memuntu kuti zvatisingaoni nemadziso edu ngekuti zvinenge zviri mukati kana kuti mapupa kana kuti pamoyo.

Mwaimbozviziya ere kuti hai onini e kunezvitenda zvokuti vamweni vanhu avatozviziyi kuti zvitenda zvinoizvi zvitorimwo mukurararma kwedu zvinosanganisira gomarara remuchibereko ,gomarara rinogone kubuda chero parada kubuda rinongobuda chitenda chinototambudza vakawanda.

Munthu umwe ngaumwe une mvumo yekuenda kuchibhedhlera uyezve munthu umwe ngaumwe unofanikirwa kutoenda kuchibhehlera kana pane zvinonge zvamutambudza ungange riri hloko riri kupanda kana kutoti miri inonge isikatonaki unopanikirwa kuenda kuchibhedhlera koobatsirwa.

Muntu weshe muntaraunda unofanikirwa kunge aine pekuone mvura yakachena. Vantu veutano vanohloya munzvimbo dzega dzega kana kuti ntaraunda dzega dzega chione kuti paripo ere paangaise mvura pekuti muntu weshe unokone kuishandisa.

Chiro chakashata maningi kuti vantu vamwe mvura yakasvipa ,isizi kuongororwa kana isizi kuhloiwa muntaraunda ,ngenda yekutI inokonzere zvirwere zvakawanda. Unopeisira wondorumba kuende kutheleti, ngenyaya yemvura yakasvipa. Inokonzere zvirwere zvinokonzerese kuti muntu azotame simba mumwiri mwake.

Andu asharukwa kana anhu achembera ayani anosisirwa kuendeswa kuzvibhedhlera nguwa nenguwa veyinoningirwa kuti zvichiri zvakaringana here uyezve veyipuwawo mutombo kutori nemutemo wekuti vandu vakuru havabhadhari muzvibhedhlera.

Ikodzero peyani yemundu weshe kuti kwaanenge ari kunge kunewo chibhedhlera chekuti kana akazwe denda inyari nguwa unokwanise kuendepo orapiwa zvisina kuti kwai wazokorera ngendaa yekuti chiri kuretu.

Muntu weshe une mvumo yekuende kuchibhedhlera koorapwa. Nyangwe muntu usina mare unofanirwe kuenda kuchibhedhlera woohloyiwe denda raunenge unaro zvimweni zvinozoteera iwewe watorapwa hako.

Ntaraunda ngentaraunda veutano vanombotouya veihloya kuti mnvura iri kumwiwa ngevantu mundaraunda mwoumwomwo yakachena ere uyezve inoita ere kuti vanhu vange vechiishandisa saka vechinge vaona kuti mnvura ineyi inoita munhu weshe unenge eisisirwa hake kuishandisa.

Chiro chakambaanaka kuti dai veutano kana vebazi rinoona ngezveutano vehurumende vaya vaite kuti nzvimbo yega-yega inge ine chipatara. Chibhedhlera chinofanika kunge chiri munzvimbo dzega-dzega kuitira kuti muntu weshe akone kuendeyao.

Ikodzere yemuntu weshe kuti ange aine mvumo yekunge achiwana chzvibhedhlera muntaraunda make mvura yakachena uye vanofanikirwe kuti vakaenda kuchibhedhlera vanobetserwa nguva nenguva pavanogumeyo .

Ikodzero yemundu weshe kuti ange echikwanisa kuenda kuchibhedhera nguwa yeshe yaanenge ayita denda kana kuti nguwa yaanenge echitoda kuendeyo kobvunzawo ngezvaanoda kobvunza unofanirwa kuenda kuchibhedhera asingambotyi.

Vanoona ngezveutano hwevantu vanozama kuitira kuti nzvimbo dziyani dzisiri padhuze nezvibhedhlera vaone kuona ana chiremba mudhuze mevanenge vari, veihamba veipa vantu maphirizi ekumwa veiafundisahe maererano ngezveutano.

Zviro zvakadai ngemvura, zvibhehlera zvikora hazvifanikirwi kutamika muntaraunda mwega-mwega zvinofanikirwa kunge zvirimwo. Kuitire kuti muntu weshe akone kunge echizviona kana kuendewoyo koofunda kana koocherewo mvurayo.

Kunzvimbo dziyane dziri kuretu nezvibhehlera ,anadhokoteya vanomboita mazuva avanohambira kunharaunda dzakadai ngeidzodzo vechirapa vantu vakasiyana siyana uyezve nekuvadetsera kuona kuvaongorora ngazi yawo kuti vaziye kuti vakamboema pari.

Ana chiremba nanambuya nesi muzvi bhedhlera vanofundisa vanhu kuti vamwe mvura yakachena, uyezve vanohamba vachihloya peshe pano cherwa mvura ngavanhu kuona kuti mvura yakhona inoita here kuti vantu vaishandise.

Muntu weshe une mvumo yekuenda kuchibhedhlera kana achinge abatwa nedenda rinenge ramubata. Zvakakosha maningi kuti ana mai vakazwa apisha mwiri uyu varumbe kuenda kuzvibhedhlera kuti mwana ahloiwe hake aongororwe aonekwe kuti dangani hapana hapo kana kuti pane denda riripo nguwa iripo.

Muzvibhehlera peyani kana kuti vanhu vanoshande muzvibhehleya vane nguwa yekubaa adzidzise vantu zviro zvakadai ngekuti shambai nyara dzichene musati mwarye chikafu ngekuti mukasa shamba nyara munobatwa ngezvirwere zvakadai ndiana korera zviyani.

Zvichakanaka kakurutu kuti antu emuzvibhedhlera vahambe mumuganga umwe ngaumwe veironzera vantu nezvechitenda chiya chekuti muntu unorwara soro. Ngekuti vantu vazhinji vanofunga kuti hai kuroiva kana kuti muntu unouyu vakaba kana kuti pane zvaakaita kubeni chitori chitenda.

Vantu vemuzvibhedhleya vanokona maningi ngekuti vanohamba vachitora vantu vayani vanenge veirashike njere vechiende navo kuzvibhedhlera zvawo zvavanofanirewo kuendeswawo agumeyo veichivahloya veivapa mutombo kusvika vaita vantu zvirina vari nane kana kuti vapora.

Zvakanaka maningi kuti dani vantu vafundiswe ngendaa yezvitenda zvakasiyana siyana. Pamweni pakhona ngekusaiziya, tinooneka teisiya vantu vechizosvike pakufa, kana kutooma ngechando ngekupenga masoro.

Kurashike ndxondo kana kurashike pfungwa chibaari chitenda chakabaashata maningi, ngekuti munhu unopeisira wokhumura wohamba usina nekupfeka. Zvakabaanaka maningi kuti madhokodheya kuti abate muntu weshe unonge eirashika ngepfungwa vavarape veitorwa veivharira kuzvipatara zvavakanasira zvevantu vanonga veirashike ndxondo.

Chibari chiro chakabanaka maningi peyani kuti vana chiremba ava ,vabve muzvibhehlera mwavo vechihamba kuuya munharaunda vechifundisa vantu veshe ,kutihayi kupenga kana kurashika ngondokuyani aikuroiwapi chitori chitenda chinoda kurapwa.

Denda riyani rekuti munhu unorashike pfungwa riyani kana kuti munhu unopenga nxlondo dzinonga dzisisiri pandau imwe vantu vanofanikirwa maningi kubaafundiswe ngezve denda rinoiri ngendayekuti vamweni avanyasi kuzviziye kuti kana muntu ukange warashike nxlondo aikuroiwapi.

Muzvibhedhlera zvedu vane nguwa yekutoti hama dzemuntu unenge akaiswa akapuwe mubhedha kuti ambogara eihloiwa arimwo muzvibhedhlera vanotouya mangwanani vanotenderwa kupinda voona hama yavo, masikati votenderwa zvee kupinda koone hama yawo nemadeekoni.

Muzvibhedhlera umu unosangana nevantu vakasiyana-siyana, vamweni vantu peyani pachivantu havadi kuenda kuchibhedhleya vanenge vechiti kwai ndonomwa mitombo yechivantu. Kubeni hai muntu unofanikwirwe kuti aende kuchibhedhleya akasire kubetserwa ainyamwa vechivantuvo zvinomba chibetserana nevechuyungu.

Kana kukaita denda rinenge richinesa zviyana, vana mbuyamukoti nanadhogodheya vanohamba muzvikora nemumachechi vechibaira vana nevandu vakuru pamweni pakona kuti vadzivirirwe kubva kune zvitenda zvakasiyana siyana.

Muzvibhedhleya zvidoko nezvikuru zvakona munenge mune mifananidzo yavakaisa kumadziro vakanamira kudai kuitira kuti muntu umwe ngaumwe afunde aziye zvakawanda maererano ngezveutano hwedu kunyange kuri kupe vana chikafu chine utano zvinenge zvakaiswa kumadziro.

Mu zvibhedhlera mwega mwega mune nzvimbo ino hloyerwe ngazi mune nzvimbo ino batikirwawo vana vadodori koita zve nzvimbo inogara vantu vanenge vane mimba vaya vechi emere zuva ravo reku bereka.

Muzvibhehlera vamweni vanotomutya peyani kuendeyo nyangwe vaite denda rakadini. Kubeni chiro chakanaka kuti kana uchinge wazwe zvaunozwa, rumba kuchibhehleya unodetserwa ngokuti vanombaiyayeya zvese zvaunenge weixasa.

Kuchibhedkera kune nzvimbo dzakawanda-wanda , wenyu imi, wenyili nomwana, mwana une kwaanotorapirwawo kwakasiyana nekumorapirwa vanamusharukwa kunotoerwa ana vadodonya hakutoerwi anhu vakuru, kweana adoko ndekwaana adoko kweanhu akuru ndekwaanhu akuru

Kunezvibhedlera zvidoko, muzvibhedlera zvidoko ndomatinonyanya maningi kuwona zviriyo mumakanyiyo, mumamusha nemudhuze dhuze kuti ukabatwa ngedenda paripakati pousiku ,unokwanisa kuhamba woendeyo kuchibhedlera wokuma wotorapwa.

Chezvakanakirawo peyani kuzvibhedhlera kubarireyo zviyani kana uri muntu unenge une pamwiri zvakanaka ngenda yokuti mwana unohloyiwa oneka kuti aana denda ere rimweni raanaro uyehe wabarwa ere nguwa yake yakwana.

Zvinhu zvakabakosha kuti ukazwa hloko reitema ungazwa mundani mwanyanya kuti ii wanyanya kupasha maningi zvirinini kuti uende kuchibhedhlera vanombakudetsera nguwa iripo pane kuti unozoda kusvike kuchibhedhlera iri auchina nemvura watoremba kudhaya.

Muzvibhedhlera ukapindemo kudai unoona mibhedha inenge yakawanda wanda kana kwamwabva musingazvizii kuti mibhedha inoshandei unotoshamisika kubeni mibhedha iyi inenge yakaisirwa vatenda vayana vanenge veide kuzi vambosara venyase kuhloiwa vayani zvavanenge vapinda denda rakakurisa anombozi watai umbogarai teimuhloya nguwa ngenguwa.

Zvakabakosha piyani kuti muntu ukazwa panenge pabapanda woenda hako kuchibhedhlera nguwa iripo unobadetserwawo ngekuti denda rako Rinenge richiri pasinde kudai Kwete kuzobaendawo zvisingachaiti unofirayo.

Zvakanaka maningi peyani kuziya ngezvedenda zvakawanda wanda zvinowanika munyika munomu uyezve zvinowanika mumwiri mwemunthu pamweni pakona nekusaziya kuti iri idenda rei tinopeisira teigare kumamizi teichengete denda reiangira kukura.

Madhokodheya nemanesi vantu vanotofunda nguwa yakareba mayererano ngezvemutombo nezvitenda zvinobata vantu vakasiyana siyana, pamweni pakona peyani muntu usina kuzvifundira zviro awungamborapi muntu.

Zvakanaka maningi kuti vemuzvibhedhlera vatifundise zvizhinji zvinoitika mumuiri mwedu ngekuti pamweni pakhona panezvimweni zvitenda zvinototibata tisikaziyi kuti ichi chitenda chimbori chiinyi saka tinozvibonga zvekuti vanohamba vachitifundisa vachitibhuyira maringe ngezveutano.

Vantu vazhinji vaya vano zoite madhokodheya vanotora nguva yavo vechi funda kutaticha ngezve mabhuku ngezve utano hwe vantu kungange kune zvitenda zvaka siyana siyana vanenge veichibai zviziya neku rapwa kwazvo.

...ngezveutano kwakanaka maningi ngendaa yekuti unonga uchiziya kuti ngazi yako yakachena here kana kuti aina, chikafu chendirikurya ichi chineutano here kana kuti achina. Saka zvakakosha maningi kufundiswa ngezveutano hwedu.

Maizviziva here kuti hai vantu vayani vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo vantu vanenge vakatofunda maningi nezvehutano wevantu. Anenge akatoenda makore akawanda achifunda achidzidziswa zviro zveshe zvinoshandiswa nemitombo inorapa zvakati, chitenda chakati chinorapwa nemutombo wakati vanenge veibatozviziya.

Utano hwemuntu chiro chakabakosha maningi unofanire kunge uchiziya kuti ngazi yangu yakachena ere, kana kuti haizi ukange uchiziya kuti une zvitenda zvakati votoendavo kuzvibhedhlera vopuva mutombo ungosisirwa nguva ngenguva.

Kufundiswa nezvehutano kwakanaka ngenda yekuti unenge woziya piya kuti chiro ichi chaitika ichi ah chiro ichi achina kuti hwe achizi luhlamburika ngatirembe kuzvibhedhlera tione kudetserwa hino usingazvizivi unobachengeta denda kumbatso.

Kuti muntu azozi waadhokodheya kana kuti waambuya nesi, unotoendawo kuchikora oguma ofunda nguwa yakwe. Kazhinji kakhona, vanonga vachitofundira mwona muzvibhedhleramwo, veinyatsa kufunda veiona kuti denda rakati iri rinoitwa murapirwei pamuntu unenge echitorizwa.

Kazhinji-zhinji kukanga kwaite denda rinenge ranesa maningi, munyari munyika vantu vekuzvibhehlera nevebazi reutano vakahamba maningi vechifundisa vantu maringe ngezvezvitenda zvinenge zvichihlupa vantu zvoizvo.

Ve mu zvibhedhlera vanodzidzisa vantu nge zviro zvaka wanda maningi zve utano pamweni pakona uka pinde uka hamba unoona zvipepa zvinenge zvaka namirwa zveidzidzisa vantu kushambe nyara zveibhire anhu kuti huyai ku chibhedhlera mupuwe mitombo dzakati ne dzakati ne dzakati kana kuti chiremba we nze ari kuuya musi wakati.

Nguva dzizhinji unoona ana chiremba naana mbuya utano vechihamba mumakanyi, nepeshe panenge pakaungane vantu, vechidzidzisa vantu maringe ngezvitenda zvingadai zvechinesa panguva iyoyo. Ringadai riri besha-mupengo kana korera yemene.

Chiro chakanaka maningi kuti vantu vafundiswe ngezve zvitenda zvinonesa vantu mazuva anawa Zvinosanganisira zvirwere zvetsvigiri nezvirwere zvekurumba kana kuhamba zvishomani kwengazi yemuntu.

Kazhinji kakhona vanhu vekuzvibhehlera vanonyora zvipepa kudai, vechinamire pambiti, pamatenda dzinge dzakanyorwa kuti hai uyai kuzvibhedhlera musi wakati nevana vabairwe kana kuti nevanhu vakuru vapuwe mutombo unorape zvakati nezvakati.

Muzvibhedhlera medu kune kunotonzi ino ndekwevakadzi akaemera kuti auye kuzobereka ana awo antu ona iwawo atori nekwanogara eitozvibikira Ari pasinde kuitira kuti kana muntu ozwa kurwadziwa anokasira kurumba ouya kundodetserwa.

Rekai kuzi hayi kusabaaziya kubaafa, ini ndairamba kupinda kuchibhehlera kuya ndaitotya kuti ii andoofiriyo ere kuchibhehlerayo. Kubeni zviro zvakanaka ngokuti ukange waite denda worumbe kuchibhehlera unokasire kudetserwa ndiana dhogodheya, pane kugara kumbatso.

Zvibhedhlera zvizhinji zvine movha inotwara vatenda kuvaendesa kuzvibhedhlera zvikuru kana kuvabvisa mumakanyi mavanenge vari varwarira pamweni pakona unenge ari mukadzi unenge obara orumbiswa kuuya kuchibhedhlera kuti aone kubara zvakanaka.

Chibhehlera chimwe ngachimwe chinenga chinaana chiremba vanokwana kudarika vana, vanenge vechishanda pakasiyana-siyana. Madhokodheya anenge echichichichana, vhiki rinori ngeuwu unenge eionawo vatenda, vhiki roteera kwoitawo umweni weiona vatenda, veingochichana-chichana.

Chibhedhlera chimwe ngachimwe chine mitemo yacho. Vamweni avatenderi kuti hai kana mukange mune mutenda unenge echihloyerwa pachipatara munonga mweigarirepo, mwunotoenda kumhatso kwenyu. Mozouya nguva yekuti munoone mutenda, Asi pamweni vanototendera kuti garai padhuze nehama yenyu.

Zvibhedhlera zvega zvega zvakaakwa zvakasiyana siyana uye zvakaakwa zvine ungwaru ngendaa yekuti vana vadodori vane kwawo kwanorapurwawo vasharukwa vane kwawo kwavanorapurwawo anga kwazi matenda anyanya muntu ngaambogarepo vakadzi vane kwanogara vaisa vane kwanogarawo nevana avavo.

Muzvibhehleya peyani vantu avango dhibanidzwi dhibanidzwi aisa anepawo panowatiswa kana achinge azwi ngambogara vaonekwe kuhloiwa akadziwo anekwanoisa kunenge kunemubhedha dzavowo ana adodori kune kwavanotoiswawo veiongororwa vari ikweyo.

Pamweni pakona kana riri zuva nekuona dhokodheya muzvibhedhlera, muzvibhedhlera munobaa zara nenyaya yekuti muntu weshe unenge uchida kuonekwe nekuhloyiwa ndichiremba kuti aonekwewo kuti muviri wake chinyi chirikumunesa saka musi iwowoyo unonga wakazara kuzvibhedhlera.

Muzvibhehlera munenzvimbo dzakasiyana-siyana. Uri kubanze unoona ingatei zimbatso rimwe kudai. Kubeni hayi, mune zvikamu zvakasiyana-siyana. Arume ane kwawo kwaanoiswawo kana achinge anzi ngavasabuda muchibhehlera amboongororwa.

Wechitoguma pheya muzvibhedhlera muya, vanotokuashira anambuya nesi. Kekutotanga keunotoguma weidhindisirwe khadhi rako, vanotokuashira, votokuhloya voona kuti munthu unowu denda rake rineri aritoiti kuti agare pashi, votokutora votokuendesa kunenge kune mubhedha dzekuti utodzorora, weirapwa uripo apapo.

Kune vanhu vanobarwa nguwa isati yakwana vanozi magavamwedzi, kana vana ava vabarwa nguva yavo isati yakwani zviya vanombosiiwemwo muchibhehleramwo, vechichihloyiwa veidetserwa kumwe mukaka, vanamai veisvina veipe vana vaya mukaka veininingirwa ndiana mbuya. Eya ndihwo utano hwacho hwemene.

Muzvibhedhlera ndimona mekuti akadzi akabara zviyani amweni anoti mukadzi akabara mwana nguwa yake isati yakawanda abudimo muzvibhedhleramwo kusvikira mwana amboita zviri nane akuonekera kana mwedzi dzake dzakwana.

Muntu veshe unongaazwa chanenge azwa unosisirwa kuende kuchibhedhlera. Ngendaa yekuti pamweni pakona unonga achiti dai ihloko peyani dai kubapanda vapedza vokorera voti dai zvichadai vapedza vokorera voti hloko riyani harisi kutorekera kupanda. Unofanikirwe kuenda kuchibhedhleya vohloiwa kuti dangani pane zviri mumusoromo zviri kutotambudza zvimwenivo.

Maimbozviziya ere kuti muzvimbedhlera muyani munavana chiremba vakawanda kanakiti madhogodheya akawanda maningi. Umweni ndidhogodheya vemazino, umweni ndidhogodheya anobatsira akadzi, umweni ndidhogodheya vevana zvinongosiyana-siyana mukatimwo umwomwo.

Muzvibhedhlera umo, muzvibhedhlera mwega mwega munenge mune vantu varimwo vanotokudetsera weiguma zviya pane vanotokuhloyawo uchitanga woguma wopedza woendeswa kurumbatso imweni inenge ina chiremba wohloiwazve ikona iyoyo kana ririzuwa rachiremba.

Mukadzi kana einga abara zviyani, anambuyanesi nemadhokodheya vanobatikira maivo vabara nemwana unonga abarwa. Nguwa dzimweni Mai vanoda kupuwawo mitombo imweni, dangani vakazoshaishe kubara kana kuti pane zvavakazoitwa kuthutsirira vosoniwa, vanonga vechidawo kupuwa mutombo.

Muzvibhedhlera muntu weshe unenge aguma nedenda unodetserwa. Ungange uri mutombo kana kubaira, kana kuti zvingange zviri zviinyi zvaanenge echida kubetserwa muchibhedhleramo. Nguwa ngenguwa muchibhedhleya pandopindemo, ndinodetserwa maningi ndidhokodheya vechikadzi.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune movha dzinenge dzirimo dzinotwara atenda vanenge voda kubara vane zvakawanda zvinenge zvichiitika veiedza kubara ko ikoko veiendeswa kunzvimbo dzimweni kana kubviswa kumakanyi veiunzwa kuzvibhedhlera.

Kune zvibhedhlera zvidodori kwoita zvibhedhlera zvikuru nezvitoro zvinotengesa mutombo mweshe muMu muneshe munumu zviro zvandaronza izvi zvinoonekwe mutombo inorapa zvakasiyana siyana ukaendawo kuzvibhedhlera chidoko vanokupe mutombo yavanenge vanayo zvibhedhlera zvikuru vanonyanye kukuendeseyo kana denda rako rakambanyanya rakakura.

Vanthu vakafunda maningi ngezveutano anadhokodheya vaya ,vamweni ana dhokoteya vakafunda ngezve gomarara zvega , umweni wakafunda ngezvevana umweni unenge akatofunda zvezvirwere zvakawanda , zvitenda zveshe zvinenge zvechiuya pachibhehleya unenge echiziya kuti zvinoitwa murapirwei.

Zviro zvakakosha maningi kuti tibatikire ana mai edu ana baba edu kana ana mbuya nana sekuru vayani vanenge vachembera tichivaendesawo kuzvibhedhlera apo veindohloiwa tichidetserwa kupuwe mitombo varambe vakagwinya.

Zviro zvakanaka maningi kuti asharuka kana anambuya vedu vachembera vaendeswa kuchibhedhlera nekoona vahu vakafunda maningi ngezvemakodo zvichivabetsera kuita zvinoitwa kuti miri yavo irambe yakagwinya .

Chitenda chanetsa maningi ,chitenda ichona chegomarara ngenda yekuti vamwe vanhu amweni vanonga vasingatozvizivi kuti gomarara rechitenda

Akadzi zviya anenge ane pamuviri anokone kutoende kuchibhedhleya koningirwa nekutokombidzwa kuti mwana wawakatwarawo uwowo mwana murudzii uyezve uchabuda echireme zvakadii zvinotokombwe pamuchini.

Kune zvimweni zvitenda zvekutoti zvinoita ekufundiwa kuti muntu uzoonekwa kuti unacho zveshuwa. Vanotanga vambokuhloya kakawanda maningi vachipinza mumuchini yakasiyana siyana. Vochizobaona kuti shuwa ndichona chitenda chaunacho.

Zvimweni zvitenda tinenge tisingazvizii kuti zvinorape ngei zviyani zvino vanonamira zvipepa muzvibhehlera nepashi pemumbuti vechifundisa vandu ngenyaya yezvitenda zvavanenge vasingatoziiwo nguwa imweni pamweni vanotouya muzvikoramwo mwo vachinyase paridza ngezve mutombo yakasiyana siyana nezvitenda zvayo.

Zvitenda tikada kuzvitsvaga, zvakabaawanda, ende zvinemhando yakasiyana-siyana. Umweni muntu unobatwa ngegomarara remuchibereko, umweni unozwe mushana, umweni unozwa unoite gomarara remumaphapu umu, zvitenda zvakabaawanda, unenge uchitoti dai madhogodheya aramba achitowandawo.

Mitombo imweni inoite ekudzodzwa padera peganda anganga arimaronda anganga arimanyukira Aya anobuda vantu kana kuti madukuswa kana mezi dzemene kana kuti pamweni pakona dzinoita ekubairwa kuiswa mungazi kudai ngenyaya yekuti zvinonga zvirimukati.

Muzvibhedhlera peya kana unezvitenda zvimweni zvinenge zvechinesa. Vanokudzidzisa maningi ngezvekurye zviro zvineutano zviro zvinoaka mwiri vako. Zvinote kuti usaramba uri mudambudzikoro rechitendacho.

Kune zvitenda zvakasiyana siyana zvimweni zvakona zvinooneka paganda zvimweni azvitoonekwi asi zita rakona ringoriro ngekuti idenda rimwe ngarimwe rine mutombo waro pamweni pakona muntu unoite ekubairwa kana kuti muntu unoende kotenga mutombo wekumwa

Kune zbitenda zvimweni, zvinobata pfungwa dzevanhu ,ndxondo kudai. Mundxondo umu chinoite chibundu chirimomwo umwomwo chotozoita kuti muntu atamike .Kune vantu vakatofunda ngezvaana gomarara zvona izvi. Unenga eitoziya nemutombo wakhona, nemuchini unochihloya kuti chiini.

Akadzi anenge anepamuiri ayani anoshandisirwa muchini unoiswa pandani weihambiswa kudai. Paunenge weihambisa pandani kudai zvinenge zvechitobuda zviri mundani memundu kuti mune vana, mune mapachwa here, mune vana vanganai, mune umwe ere zvechienda zvakadaro.

Vanohloya ngazi vaya ,vanonga vakanyora zvigaba zvinenge zvakauya nezviro zvavanonga vachide kuzohloya zviya ,kuitira kuti zvisadhibana dhibana kudai ngendaa yekuti ngazi yauyu ikazohlangana neyauyu azvichaziikanwi kuti zvitenda zvauyu ngezviri.

Mumbatso inohloyerwe ngazi nezvimweni zvinenge zvechida kuhloyiwa munenge muine muchini dzakakura, dzidodori ,nezvimweni zvimweni zvavanonge vachizoisemo kuti munyaso kuona kuti denda ririmungazi umu ngeripi.

Munzvimbo inohloerwe ngazi munenge mune zviro zvakawanda. Zvimichini zvidodori zvimichini zvakakura ne mamichini makuru. Umwe naumwe muchini pona apapo unezvaunenge vechishandiswa. Umweni unohloye makararwa umeni unohloye ngazi kuti yakakwana ere mumwiri memuntu.

"Mazuwaano peya zvibhedhlera zvawanda-wanda". Kune zvibhedhlera zvekuti muntu weshe unokone kuendeyo, kwozoitawo zvimweni zvinenge zviri zvekuti vantu vanoendeyo vashomani vanokwanise kuendeyo ngenyaya yekuti zvinenge zviri zvemukati zvakavharirika-vharirika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ikona kunenge kuna dhokodheya waunotoona.

Muzvibhedhlera umu mune nzvimbo yavanotoziva kuti inenge ine michini yakasiyana siyana. Imwomwo ndimwo mwunohloerwe ngazi kana kuti zviinyi zvimweni zvingada kuhloyiwa zvinenge zviri pamuntu.

Mitombo mitsva yaakunasirwa kana mitombo yamazuwaanaya iyo inenge yakabaanyorwa kuti inoizwa mishandisirwei kazhinji kakonq kunobazwi endesai kuretu nendumurwa nekuti ndumurwa adzizozviziii kuti kunomwiwa rimwe rega dzinomarya eshe.

Ngendaa yekuti zviro zviri kuramba zvichibachinja chinja, zvaanyore kuona kuti muhloko remuntu umu mumbori nenyi chitenda ere chirimwo . Kwaa nemichini inokone kuhloya mundxondo dzemuntu kuti dzakaeme kahle here.

Ukaona zviyani kwazi hayi ngatitore ngazi yako usazoramba ngekuti hayi inenge yeiende kohloyiwa nekuoneka kuti munei mungazimwo imwomwo mune zvitenda zviri uyezve ngazi yako ichakakwana ere mumwiri imwomwo.

Munzvimbo zvinohloyerwa ngazi munenge mune zvimichini zvikokodoori, nemichini mikuru, nemichini inenge ichitoshandiswa panguva iyo, inenge ichitorira ichitoshandiswa kuhloya ngazi dzevantu kuti dzine marariya here, dzine utachiwana here kana kuti ngazi yemuntu ichiri yakakwana here.

Muntu zviya ukaguke makodo ako kana kuti dangani mwairumba murenje woguka kudai. Ukaende kuchibhedhlera vanokupinze mumhatso inenge ine muchini unohloya kuni gore kuti pakaguka pakhona ngepari.

Munzvimbo dzinohloyerwe ngazi kudai munenge muine zvibhotoro zvidoodori zvirimo zvakanyorwa mazita evantu izvi zvinoitirwa kuti hayi vazohloya zviya zvanhingi nezvaningi zvisaende kokumana zvoshaishe dumidzo inonga yeibudepo.

Munzvimbo iyo inohloyerwa ngazi kana zveshe zvinenge zvichida kuhloyewa munenge mune zvigaba zvakawanda Wanda zvinenge zvakanyorwa mazita evantu muzvigaba umu munenge dangani imvura inenge yabudisa vantu kana kuti makhararwa zvinenge zvakanyorwa nezita kuita kuti zvisazokhungewana kungewana vahloya zviyani.

Ndau dzona idzo dzinohloyerwe ngazi munenge mune michiniwo iromwo yakasiyana-siyana. Umweni muchini unoshandiswe kuhloye ngazi kuone kuti mune zvitenda zvakadini. Umweni ngeunoshandiswa kuhloya makararwa ayani kuti unegotsorwa rakambodini.

Muzvibhedhlera mwega mwega vanotora ngazi yevantu nezvikhararwa kana inyari tsvina yemuntu yavanenge vasina kunzwisisa iya voendanayo kunzvimbo dzinohloyerwa ngazi nekwazvinoongororwa wohloyerwa wopedza wozopetudzirwa wobhuyirwa kuti ngazi yanhingi nhingi ine zvakati nezvakati.

Ukaenda kuchibhehlera pamweni chirwere chako achisi kunasa kuoneka kuti chimbori chiinyi chiri kukutambudza vanotokubhuyira kuti itire weti yako muchigaba ichi, pfirira. makararwa ako muchigaba ichi, kana kuti pamweni pakona vanototore ngazi yako voendesa hino kunohloyiwa.

Muchibhedhlera mwega-mwega mune vantu vakatofunda vanenge vaine chimbatso chavo kudai chavanogara mwona imwomwo. Vanenge veihloya ngazi dzevantu makararwa inyari tsvina inonga yeihloiwa kuningira kuti mune zvitenda ere kana kuti muneyi.

Munzvimbo dzinohloyerwe ngazi munenge mune vantu vakafunda maningi ngezvengazi, uyezve ngezvezvitenda zvinoonekwe mungazimwo. Anenge akafunda kudzidza kuone kuti ndikashandisa muchini uyu ndinotoona ndiponapo zvirwere, endi chirwere chirikubuda apa chinozwi chiini.

Munzvimbo dzino hloyerwa ngazi munenge mune michini yakawanda maningi yakasiyana siyana zvinenge zveiti dzekudhaya dzakatanga kushandiswawo kudhaya dzinenge dzirimo dzichienderanawo nedzirikunasirwawo mazuwanaya dzinonasawo kuhloya zvakanaka

Muzvibhedhlera mune kuonekwa vana vadoodori, vana vadoko vachabve kubarwa nevange vakura vayani kune kwanoenda kunohloerwa vanofanirwa kuuya kuzvibhedhlera vechipuwa mutombo nekubairwa kana paine zvitenda zvinenge zvanesa

Kunobarira vantu kadzi kuyani kunenge kune vantu vakasiyana-siyana vanoziya maningi ngezve vana, uyezve ngezveakadzi anenge abara kona iyoyo mukadzi unonga abara unobapuva rudo rwese rwaanofanira kupuva nekubatikirwa ndiana mbuya nesi nemwana vako anenge abarwa wo..

Antu kadzi anenge akazvitwara vane pamuviri payani vanosisirwa maningi kuenda veienda kohloiwa nekonyoresa mimba dzavanenge vanadzo kuitira kuti vaonekwe kuti avana ere utachiwana mungazi mawo ungazoenda mumwana.

Akadzi anenge ane pamuwiri anosisir2a maningi kuti mwedzi nemwedzi aende kuzvibhedhlera inopuwa zvinopuhwa munhu unenge wakadzitwara kuti aone kuchemgetedze mwana unenge uri mundani kuzvitenda zvakasiyana siyana.

Vakadzi vanenge vakadzitwara kana vane pamuviri, vanosisirwa maningi kuenda kuzvibhehlera iyo, veindo hloyiwa mwedzi ngemwedzi kuti mwana uri kukura ere mundanimwo, urikujaivha ere uyezve urikuenderana ere nemwedzi dzake.

Kune vana vayani vanobarwa vakaremara kune michini inozovadetsera kuti vakone kuhamba nekutatamudzawo maoko awo nekutodzidziswa nemichini inenge irimo muzvibhedhleramwo nana chiremba.

Zvibhehlera zvizhinji maningi zvine michini yezvinotoshandisa kungave kuri kuti hayi dandangani mwana watsva zviya une mubhedha waanotoiswa ngokuti unenge akaturike murenje kudayi. Muchini uwowo unenge wakachibate murenje kuti usange uchiende pashi kusvikira makodo ake abatana.

Michini yaayo mazuwanaya muzvibhedhlera yakawanda wanda uye yakasiyana siyana gore ngegore kunotouya umweni wakasiyana newanga wagara uripo zvechiramba zvechindodaro umweni muchini inoshandiswa kuhloya ngazi kuti yakawanda ere mumwiri wemuntu

Kuzvi bhedhleya kune michini yaka siyana siyana imweni michini inonga iri inochengete chando cheku chengetera mitombo ngendaa yekuti mitombo imweni aisisirwi kuiswa pa mbene inofanikirwa kuiswa paino gara yei tondorerwa kudai.

Michini imweni iri muzvibhehlera inoshandiswa kuerenga kuti mwoyo wako uri kuhamba zvakanaka ere panguwa yavanenge vanyora voningira kuti zviri kuenderana ere ngezvinoitwa ngemuntu unenge aka bagwinya.

Muzvibhedhlera umu mune mishini inoshandiswemwo yakasiyana siyana. Asi apa ndodekuronza nezvetsono nariti iya inoshandiswe kubayira wantu kuisa mitombo . Inoshandiswa nganachiremba veyitore mushonga veyibayira. Kune mitombo inenge ichida kuiswa mungazi mwemene mene ndowo unoshandisirwa nayiti kuisa.

Muzvibhedhlera umu vane zviro zvavanotoshandisa kurapa michini zvimweni zvakona mibhedha yemene tinotoisawo pona apapo vanoishandisa kune mibhedha inoshandisa vanhu kuendeswa kunobarirwa kuya kuita yekusunda ndiyona muntu.

Pamichini inoonekwa muchibhedhlera panosanganisire muchini inoshandiswe kuhloya mwana unonga ari mundani mwamai kuti wakagare zvakanaka ere uyezve muchini unowu unokone kutikhombidze kuti hai indombi ere kana kuti idhodha.

Muchini yemuzvibhedhlera imweni yakona usingazii kuti inomboshanda chiini katika kana kuti mushando wakona ngewei unotofunga kuti dai zviro zvemahara kana kuti unotofunga kuti chiro chekungotambisaonje.

Muzvibhedhlera kana kuti ana mukoti nana dhokodheya ayaya vane michini yavo yavanoshandisa vona inotozwi kana dhokodheya asina aukwanisi kuhloiwa ngekuti dhokodheya unoona ngeizvozvo unenge asi.

Kune muchini unodetsera vantu vayani vanenge vasikachakoni kufema vega unoiswa pamiro apa munhu unenge wokwanisawo kufema mweya wakanaka wechibuda mumuchini wona uwowo waanenga akaisirwa kusvikira apora.

Michini inoshandiswa kuhloye zvitenda mumwiri mwevantu yakasiyana siyana imweni yakona inenge ichiti muntu akachiiswa muchimuchini chiya inenge ichichitobudisa zvese zviri mumwiri memuntu pahope pacho.

Imweni michini inoshandiswa muzvibhehlera umu usizi kufunda ngezvayo awungambozvizwisisi. Inin pheya ndakamboti ndaendemwo ndoona vandiisa chepamiro ndangandisingachakoni kufema, pavatongondiisa muchini uya pamiro pangu ndakanga ndotokona kufema.

Maizviziva here antu wee kuti ukaende kuchibhedhlera pamweni zino raakunetsa, watambudzika maningi ngezino vanokuendesa kuna chiremba unoziva maningi ngezvemazino unokudetsera nguva imweni unoridusawo ngemishini dzake dzaanoshandisa.

Muzvibhehlera umwo mune michini yakabawanda maningi. Nguwa imweni zvyani unotoguma wotopona ah varikutoshandisa michini iya kuhloye muntu mwiri wake kudongorera kuona kuti mukatimwo umwomwo muchakanaka ere. Chibindi chichiri chakanaka ere.

Zvi bhedhlera zvi zhinji zvine michini ye zvinoto shandisa asi zvibhedhlera zvidoko kazhinji kakona vanenge vasina imweni michini ino sanganisira yeku hloya ngazi vanoto endesawo ku zvibhedhlera zvikuru kuti vaone ku hloyerwa ngazi yavanenge vatora ku vatenda vavo.

Akiti wee chiyungu chakabai naka uyezve michini ino nasirwa iri mu zvibhedhlera yakabai naka ngenda yekuti inoite kuti tiziye kuti muntu unowu uri kumbonzwe denda riri muntu unowu makodo ake akamboita mu emeserei mukatimwo.

Imiwoye, muzvibhedhlera mubaari nemichini yakabaawanda. Imweni yakhona weitoguma kudai vanotokuisire muchini umweni muhapwa kudai, kwai tirikuhloye kuti mwiri wako urikudziya ere kana kuti urikutopisha.

Muntu echibara zviyani uno shandisirwa michini yaka siyana siyana pamweni pakona unonga eyi shandisirwe muchini uno sanganisira zvigero zvigero zvino shandiswa ku tutsire njira kana kuto vhura ndani ye muntu kana achiite zveku chekwa kudai kuti vaone kubudisa mwana.

Mwaimbozviziya ere kuti hai muntu kana achinge ode kubara kan kuti wagume muchibhedhleya asikakoni nekuema kana kudii unoiswe pachimubhedha kanotohba kudai kanotosundwa kanemge karimwo muchibhedhlera nyangwe wanyauyawo nemovha inotwara vatenda iyani mutoriwo nako kamubhedha ko akako kanoshandiswa muzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera pamweni pakona unototi watopindemo kana ukanoona panenge pane vantu vakaite tsaona vanenge vakaturikwa murenje kudai mubhedha dzakona dzinoiswa dzekutwasure murenje dzakatonasirwa zvakanaka zvekuti murenje unokona kupakama mudenga kudai kuzvikora wabatana.

Ana chiremba vane michini yevanoshandisa pamweni pakona zvigero, naiti dzekubaya ndidzona nezvekuongorora ndizvo ngazi kuti irikuhamba zvakanaka ere nekuzwe kuti mwiri urikupisha kana kuti wakatonhoresa.

Michini yemuzvibhedhlera inodetsera maningi pazvitenda zvinenge zvisati zvaonekwa mukati memuntu zvinodetsera kuti tione kuti muntu uno une chitenda chirimukati mwake chinoda kutoti chidetserwe, chirapwe nguva iripo.

Nguwa yakanesa besha mupengo iya vantu vaineseka maningi kufema vega kudai fema kuti mweya upinde nekubuda mumapapu memuntu. Ndoo pakazo gadzirwe zvimweni zvimuchini zvekuti waiti ukaguma usingakoni kufema waiisirwe muchini uwoo wekudetsera kufema.

Pane michini irimo muzvibhedhlera umu muzvibhedhlera zvega zvega mune michini yakawanda imweni michini inoshandiswa mukusona kana kucheka ganda kana kucheka zvinenge zvakambosonwa muntu zviya.

Imweni midziyo kana kuti michini inoshandiswa muzvibhehleya auioni ichingoshanda-shanda kumweni. Unondoiona mwona muchibhehleya mwona umomo ngekuti inenge ichishandiswa ndiana chiremba ndivona vanokona nekutodzishandisa nekutoziye kuti muchiniwo unoshande zvakati.

Imweni michini yemuzvibhehlere inoshandiswa panenge paitike tsaona payani. Anhu anenge akakuwara vakawanda. vanotorumba nadzo michini idzi, dzichienda dzotwara ndidzo antu dzimweni dzachona dzinozoenda kopetudzira makodo anenge abuda munzvimbo ayani.

Zuwa rimweni ndakabati ndapinde muchibhedhleya ndotoona aaa votobudise budise zvimuchini zvawo pee ndikati baba anguwe nyamushi ndinofire pano votobudise chimuchini chawo chimwrni chakhona chakaiswe muhapwa mwangu umwu chimweni chakhona chakazi ngatikusungirire mumaoko ii haa muzvibhedhlera mubari ne muchini dzakasiyana siyana.

Michini mu zvibhedhlera umu irimo yakabai wanda zvimweni zvi michini zvakona zvi dodori dzimweni dza chona dzaka kura pane kamweni ka mushini ka ano shandise ku hloye ngazi kuti mune chirwere ere kana chitenda che tsvigiri chiyani vanoto tora ngazi voisa vona ivavo inochi bhuya yega kuti chinyi chirimwo.

Muzvibhedhlera umwo zvikuri nyanye nyanye munenge mune zvimbatso zvavanenge vakanasira zvinenge zvinemuchini dzirimwo dzinohloyo mwuviri weshe wemuntu kudai dzeihloya kuona kuti muntu unowu aana ere zvitenda .mungazi make amuna ere zvakashata zvirimo.

Muzvibhedhlera mwega-mwega, mune michhini inotoshandiswa ndiana chiremba. Umweni michhini, peshe peunotoona chiremba unenge anawo muhuro mwake kudai, waanoshandisa kuhloya kuti mumaphaphu mwedu umwu mwakanaka ere? Amuna kushata ere, kana kuti amuna mabesha akawandisa ere?

Muchibhedhlera peunotorwa ngazi payani, pevanenge veitora kuti vaende voohloya kuti ine zvitenda zvakadini. Pane kamuchini kevanotoshandisa kukweya ngazi kudai, vapedza vobudisa voisazve muchigaba chinotoshandiswa kuchengete ngazi yona iyoyo kuti izoende mberi koohloiwa.

Muzuwa ayani peya akambonese besha mupengo ayani muntu usaipinda kana kuende painyi usizi kuningirwa kuti mwiiri wako wakambodini. Vainga nekamuchini kavaiisa pahuma pemuntu kudai keikomba kuone kuti muiri wako urikupisha zvakanaka here kana wakanyanyawo kutondora.

Muzvibhedhlara mwega-mwega kana munzvimbo chinotendesa mutombo dziya. Mune michini inenge irimwo inotoshandiswa ndiyo ingange iri yekuhloya ngazi, kana kuhloya zvitenda zviri mumwiri mwemuntu, michini inoiyi yakabasiyana-siyana.

Muzvibhedhleya mwega mwega mune muchini irimwo inoshandawo zvakasiyana -siyana kune muchini inoshandiswa kana munhu uchinge waguma zviyani kuchibhedhleya pane muchina waunotoiswa paboko kudai unenge uchihloiwa ngazi iri kurumba ere kana yakaema iri kuhamba zvakanaka ere kana yakatoshata.

Kune muchini inoshandisirwa vantu vanenga vaenda muzvibhedhlera vamweni aenda asingakoni nekuzvihambira vamweni vasingakoni kuema vanoiswe pa mwee pamuchini unoite kuti vakone kuti vakone kufema zvakanaka muchini uyu unenge weidetsera kuti vafeme.

Muzvibhehlera mwega-mwega ungatogumemwo kudai, munenge mune michini yakasiyana-siyana. Paunotoguma, dangani mweya urikunesa hauchakoni kufema zvakanaka. Pane muchini waanotokuisa kudai unenga woototanga kufema zvakanaka, unonga wookudetsera ngokukupawo mweya wokuti ufeme.

Muzvibhedhlera mega mega mune michini yakasiyana siyana inoshandiswamo imwe naumwe inenge ine zvaunobabetsera uye unenge une zvaunoshanda mona muzvibhedhlera muno usingazvuzuvi unoti dai chigojo kubeni michini inotoshandisa zviro zvakwanda.

Muzvibhedhlera mune muchini yakasiyana siyana mikuru, midodori , imweni michini inosanganisire michini inoshandiswa pakubara kweakadzi. Akadzi payani pawanoenda kobara pane zvimuchini zvavanoshandirwa kuchekwa kuadhimise vana kana ikututsire njira zvakasiyana siyana.

Maizviziya ere hayi kuti muzvibhehleya mune vantu yakasiyana siyana kunyange veipfeka zvakatodzana daroko vantu go vanenge yakasiyana amuna pamweni pakona amweni ana Chiremba anenge akapfeka zvekuchena amweni anambuya nesi vanenge vakapfeka zvekuchena umwe neumwe unenge ane zvakafundira mwona imwomwo.

Maimbozviziya ere kuti muzvibhedhlera muyani ukapindemo ukatoaronzera kuti ndaide kumboonawo kuti ndirikukura ere kana kuti mwiri wangu urikutsonha, vane muchini wavanototi eme padenga pakona kudai kuti uwone kuti mwiri wako urikukura kana urikuangore kutsonga.

Mitombo yamazuwa anaya muntu unosisira kutanga wabaifunda usati waimwa. Kana zvichibhuya kuti pamweni aukoni kuifunda hako unotsvake muntu unokufundira kana kutobva wabhiirwa mona maunenge wautenga mitombo uwowo maererano ngezvemutombowo.

Mitombo iriyo mazuwa anaya inonasirwa iyi yakasiyana-siyana. Imweni yakhona yakaita mvura, imweni yakaite uswa, imweni yakhona inoite ekumwiwa ari mapilizi kudai, zvechienderanawo nekuti muntu une denda riri, uyezve varikuda kuita ekuzwini.

Maphirizi ayani anopuve vantu anenga akatonyorwa pashi kuzi enda votenge mutombo vakati. kana kuti endavopuve mutombo vakati vauchamwa mangwanani, masikati nemadekoni ingevarya vanotonyora.

Besha rine mhando dzakasiyana-siyana, kune besha rekuti unenge uchingoerere besha koite besha rekuti unonga uchingokotsora asi hapana chinenge chichibuda. Vanogadzira mutombo vakanasira mutombo dzakasiyaniswa kuti umweni uyu ngevekuti urikukotsora pasina chinobuda, umweni ngevekuti unokotsora pechizobude besha.

Mitombo yemazuva ano vanoba nyora mamwirwo anofanirwa kuita mutombo iwowo dzimweni dzinonyorwa kuziva imwai mwapedza kurya amufaniri kudzimwa musina kurya chiro ngenda yekuti munozonzwa dzungu kana kuwa pashi.

Mitombo yamazuva ano inonga yakatonyorwa kuzi hai, isai kuretu nevana vadodori ngenda yei vanodaro nekuti vana vadodori avazozvizivi kuti mutombo unofanire kumwiwa zvakadii .

Mitombo yechimanje manje kana mitombo yemazuwa anaa yonasirwa iyi inobaanyorwa kunyorwa kuzi, ih uyu mutombo uyu unorapa chitenda chakati, uyu mutombo unorapa gomarara, uyu unorapa gotsorwa, uyu unorape gotsorwa rine besha.

Kune mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo inonga uri yevaisa Vega inongoshandiswa nevarume Vega vamweni vanenge vaita gomarara panzvimbo dzawo dzakahwandisika.

Mitombo mizhinji yechimanje-manje kana kuti yemazuva anaa yakanasirwa zvakasiyana-siyana. Imweni yekuti dangani godo ririkurwadza, unotodzora apapo wokwiza unotopedzisira wozwa zvirinani

Mitombo yaakunasirwe mazuwa anoaya imweni yachona inoita kuti mafuta mumwiri mwemunhu adzakire kudai munhu omboita mwiri unonga wakatsonga kwete munhu kuramba wakandofema ukatengawo mutombo wemazuwa anaya unotoona watoonda waanemwiri wakanaka.

Mitombo yakasiyana siyana yanasirwa mazuwa anaye, imweni yakona yakaite uswa kudai . Hino vanoti voda kuzoishandisa kubayira vanotora nayiti votora nemvura vodhibanisa yoite mvura kudai, voise munayiti mawo vochibaire muntu.

Mitombo yemazuva anawa vanotonyora nepachipepa pakhona kuti mune zviro zvakawanda kudini. Ari mapirizi vanonyora kuti mapirizi akawanda kudini. Apedzazve vanonyora kuti mapirizi anaa akanasirwa ngei uye anoizwa mumwirwei.

Mitombo yechimanje manje kana kuti mutombo yechiyungu yakasiyana maningi nemitombo yechiantu ngendaa yekuti unotoo unotonyorwa kuzi hai ngauiswe pano panotontorera ukunge wavhurwa zviya peshe paunenge watovhurwa woiswe pakatontorera.

Mitombo yechiyungu inonasa kubabhuya kuti inini ndiri mutombo wechiyungu unorape vana vadoko panenge pakaiswa mufananidzo pamberi pakona unenge uri wechimwana vapedza kumashure kwakona vanonyorazve kuti unoizwa mumwirwei.

Mitombo yechiyungu aimbonetsi kuona kuti uyu ngewe mwana mudodori ere kana kuti ngewemunhu musharukwa. Vanotoisa zvivana zvidoko mipikicha pamberi pakhona pemitombo kuti unase kuoneka kuti, mutombo wawatenga uyu, ndiwona ere mutombo wemwana, kana kuti ndiwona ere mutombo wemunhu musharuka.

Mitombo yemazuwanaya inonyasa kutonyorwa kuti uyu mutombo unoiswa mumadziso ende vanonyorazve kuti unoitwa muisirwei mumadziso mwako umu kana arimadziso anenge akaita eku tsvukuruka unoise zvakawanda sei pamutombo wacho.

Unono kumandau unono Chipinge inzvimbo zhinji maningi inonyanya kubatwa nechitenda chemarariya hino vakatonasirawo mitombo inonyasewo kurapa marariya ekutoti ukazi une marariya unotopuwa mutombowo uwowo.

Mitombo inweni peta inonasirwa mazuva anaya yakanaka ngendaa yekuti vanotonasa kukudzidzisa nepachipepa chawo kuti mutombo unou ukautora ukaisa mukanwa unofana kunyungudukiremo vanokubhuira kuti unoitwa mushandisirwei.

Mitombo yemazuva anoaya ukatochiona chioepa chakona chinenge chakatinyorwa kuti mumwirwe wakona uye makore kubva pakati kusvikira pakati vanoita mumwirei mutombo wakona kuitira kuti muntu asvike pakupora.

Mitombo yakunasirwa mazuvano kune imweni yemuti vantu vanyambomwa kuitira kuti kunyambosangana nemuntu pabonde akasadziwirira haabatire zvitenda zvaanenge anazvo muntu iwowo.

Mitombo yaakunasirwa mazuwaano atakura anaya, yakabaanaka, ende muntu watenge mitombo, tanga waifunda unase kubaazwa kuti vari kumboti kudini, unoita mamwirwei, unomwiwa wakawande kudini .

Mitombo yakasiyana-siyana ine mazita ayo ayakatopuvavo zvinoenderana nezvainenge ichirapa. Nguva imweni paya musoro unenge uchibanda hloko riri kutema zvisikaiti. Unotobvunzwa kuzi vakatanga riini musoro voona mutombo vekutokupavo vechiyungu vakona.

Ana mbuya nesi nama dhokodheya zviyani uno ona vanenge vaka pfeka zva vanenge vaka pfeka mu maoko awo kudai ava sisirwi kunge vechi detsere muntu vechi bata nge maoko asizi ku vharirwa ngenda yekuti zvitenda zvino kona kubva kune mutenda zvo enda kuna chiremba uyani.

Kune mutombo vakaita mvura unoita vekuisirwa muntu mungazi make kudai. Unoiswa mbichana-mbichana vechipinda mungazi mwemuntu. Mutombo uyu vakanaka ngekuti unoita kuti muntu aone kugwinya kana pamweni pakona asinga koni kurya ega munenge mutorine chikafu mona imwomwo.

Mitombo yemazuwa anaa inoenderana ngekuti unombizwei iwewe pamweni pakhona unenge weizwa hako musoro wega unopuwawo mitombo urinane unorapa musoro pozoita pekuti unenge weitorwadziwawo nyama dzako unopuwawo mitombo wakasimba unokase kunyaradza marwadzo.

Mitombo yedu ye mazuva anaya iyi yakato nyorwapo peya kuti kwai kana ichinge yavhurwa kana kuti isinyarina kuvhurwa ngai gare pa nzvimbo ino tondorera ngekuti pamweni pakona ika iswa pa mavava pano pisha ino nyungu duka.

Mutombo inonasirwa mazuwa ano yakanaka ngendaa yekuti ukange une denda raunaro ukaenda nyangwe muzvitoro zvinotengesa mutombo zviya ukavabhira kuti imi woye ndirikuzwa musorona ndirikuzwa mundani ndiri kurumba ndichaya kuteleti vanotokupawo mutombo unoemesa zvirozvo apapo apapo

Mitombo yakunasirwa maziva anaya inenge yakatxongana-txongana. Imweni yakona yakaite mvura, imweni yakona inote yekubairwa mumwiri mweantu, imweni vamweni vanoita yekunwa ari maphirizi kudai.

Mitombo yemazuwa anaa yaakunasirwa, yoiswa muzviphepha zvakabaanaka kudai, uyezve aiwawi kumwa imweni yakhona. Imweni yakhona inotonaka kumwa kudai. Zvozosiyanawo nedzatanga tajaira dzechivantu.

Mitombo yakunasirwa mazuwa anaya inenge yakatonyatsa kunyorwa kuti inini ndinorape gotsora, inini ndinorape musoro unenge weyipanda kana kuti kunyari kuti hayi pakati pemushanapo anotoisawo mupikicha unoenderana nezvaunorapa mutombo wakona.

Mitombo yechimanje manje itori nemitemo unotopuwa mutemo wekuzi mangwanani kana ari maphilizi zviyani imwe matatu kana mairi , masikati imwe mairi kana matatu , madekoni imwe mairi kana matatu panotonyorwe kuzi wapedzerwa kurya ndopaunofane kumwa , usati warya usamamwa.

Mitombo yemazuwa anaya vonotonyora kuti, mutombo unowu wakanasirwa ngeyi. Vanonyora pashi ,kana kuti mumphiri mwechigubhu chakhona, kunyore kuti mutombo uyu wakanasirwa ngechakati nechakati nechakati. Kana uri uchi vonyora.

Mitombo inogadzirwa phiyani, mizhinji yakunasirwa mazuva ano haisi yekungoti kwai inorapa vantu vega. Chero imbwa dzinotoitawo nguva yekuti dzinoitawo zvitenda. Dzino togadzirirwa wo mutombo wadzo wadzinopuwawo. Ukaendawo ah imbwa yangu yaitawo makonye, vanotokupawo mutombo wekutoshandisa muzvitoro zvinotengesa mitombo imona.

Inini peya kudhaya ndaitoti ndikatseperwa mudziso, dzisoro raitosvike pakutozvimba kudai ndisingatozviziyi kuti kwakunasirwe mitombo yekuti ukanyatseperwa kana ukanyazwa dziso rako reipanda unototora mutombowo uwowo wamazuwana wotodonhedzera dziso rinotoita zvirinani pane kuswera weiri kwizha.

Mitombo yemazuwanaya yakabawanda uyezve vantu vanonasira mutombo unoenderana nechitenda zvirikunesawo munguwa yakona iyoyo, kana nguwa iyoyo kwechinesawo zvitenda zvemhezi vanotonasirawo mutombo wekuti vantu vanotoonawo vototengawo muzvitoromwo umwomwo.

Gore rimweni ndakamboite pahuro pakarwadza. Ndochonyorerwa mutombo wavakandinyorera ndochoenda kotenga kuchitoro pheya ndaimbozviziya kuti mutombo wandatenga unoita ekubairwa muganda ii ndakazoona naiti yabuda ndochobairwa paya. Ndochobaona kuti mitombo yemazuwa anaya yasiyana-siyana. Kune wekumwa kune wekuita ekubaira.

Mutombo wemazuwanayaa vanotounyora kuti hayii, uyu mutombo unouyu unorapa chikotsoro chiri chega kana kuti chikotsoro chine makararwa chiya kana kuti chikotsoro chingori chinonga chichidini, chinenge chichinesa munthu, vanotozvinyora kuti uyu unoita zveshe uyu unorapa zvakati.

Mutombo yemazuwa anaya imweni yachona yakatoite ungatei imvura, imweni yakhona yakaiswa nema nekuite ungatei pamweni chiro chinonaka maningi, unonga utori mutombo uri kurapa.

Pamweni pakona ee ukahamba mwakatamba zviyani anditi unoziye kuti unoite manyikita maronda hino zvanaka mazuwa ano ukaenda kuzvibhedhlera zvinotengesa mutombo unotoenda wopuwa mutombo wako wekudzodzera pamarondawo awawo kusvikira aoma.

Kune mitombo yakanasirwa kuti ipuwe vantu vanenge vabatwa ngedenda riya reshukera nedendazve riya rekuti ngazi haisi kuhamba zvakanaka iri kurumba iri kuhamba zvishomani. Kune mitombo inotopuwa vantu vona avavo kuti vasazowa panenge pane vantu.

Kune mitombo yakunasirwa mazuwano inorapawo zvirwere zvakuoonekwa mazuwano zvinosanganisira chirwere chetsvigiri chiya. Chirwere chiyani peyani chapedza Vantu vakabawanda, unonzwa kuzi kwai muntu wawa watofa, wainga nei ,nedenda chetsvigiri.

Mitombo yakunasirwa mazuwa ano yakabawanda. Pamweni pakhona unonga usikatozvizii kuti denda randozwa rinode chii. Ukaenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo ano bakubhuira kuti tenga mutombo wakati kana kuti wakati. Unenge une njira dzakawanda ndidzo dzekuti unopona ndidzo.

Mazuva anawa zviro zvabanaka maningi ngenyaya yekuti wanyazwa chaunenge wanzwa chimwe na chimwe chine mutombo wacho wachinotopuwa wechirungu angava mapirizi angava naiti dzokubairwa ndidzona asi unenge uri mutombo wechirungu inobairwa muntu.

Mitombo yakunasirwa mazuvaano inenge yakanasa kunyorwa pamberi payona kuti ngeweana adodori ere kana kuti ngewe antu asharukwa pamweni pakhona vanotonasa kuisa kamufoto kudai kemuntu mudoko kuti anase kuona kuti uyu mutombo ngewemwana mudoko uyu.

Mitombo yemazuwa anaya yakabaanaka ngendaa yekuti kana uchinge uchizwe hloko, kutori nemitombo dzaunofanira kutotengawo dzinoenderana nezvaunonga uchitozwa. Kana munyari mundani kune mitombo wakatonasirwawo unorapawo mundani mwako, kana wechinge uchirwadziwa ndimwo.

Kune madhogodheya akafunda ngezvekuti muntu unonga arwara chirwere chekurashike njere kana kuti kupenga. Vakatoakazve nzvimbo dzekuti vantuvoo vanenge vechipenga vanoendeswamwo, vooguma vogara umwomwo vechichihloyiwa kuti chiinyi chirikumbovahlupera.

Hurumende nevanoona ngezveutano hwedu, vakanasira zvipatara. Muzvipatara mu umu, vakanasira chipatarawonje chekuti vantu veshe vanenge veirashike misoro kana ndxondo vaya vaonewowo kwekuiswa vechioneka veihloyiwa nganazviremba veibayirwawo mitombo kuitire kuti vaite zvirinani.

Vana vadoko kana vati kureiwo mbichana vanofanikirwa kuende kuzvibhehlera veiohlowiwa kuoneka kuti vari kukura ere kana kuti varikungoramba vari pandau imwe uyezve avana ere chitenda chinokonzerwa ngenzara maningi iya kana kukonzerwa ngekusarya chikafu chine utano.

Vana vadodiri vanofanikirwa kupuwa chine utano nendaa yekuti vakasarya chikafu chine utano vanobatwa nezvitenda zvakasiyana -siyana uyezve vanenge vasingakuri anenge eingoramba ari panzvimbo imwe kudai kana asikakuri .

Vana vadodori vega vega vanofanikirwa kuendeswa kodondedzerwa mutombo nekubairwa peshe panodaidzwa ngevantu veutano kuti vana vadodori ngavauye vadondedzerwe kana kubairwa ana mai vanosisa kuendese vana vavo.

Ana mai anofanikirwa kuenda nevana vavo kuzvibhedhlera mwedzi ngemwedzi , kuti vaende kopuwa mitombo inenge yakasisira , kune vana vaya vanenge vanenge hutano husizi kunase kubati mboryo vanoenda vopuwa zvikuti varye zvinoita kuti vaone kungwizira .

Ana chiremba nana mbuya nesi vanobabatikira vana vadodori ngenda yekuti vana vadodori vanosise kurya zvikafu zvineutano vanosisirwazve kuuya kuzvibhedhlera vechibaiwa mishonga yekudziirire zvitenda zvakasiyana siyana zvinodaro zveihamba mumbepo.

Vana vadoko vanofanira kuenda kuzvibhehlera veindohloiwa nekuongororwa ngazi yavowo hazvina ndaa kuti mwana mudoko nekuenda mwedzi nemwedzi veibairwa mitombo inenge yakaronzwa nana chiremba nenyaya yekuti hazvifaniri kuti mwana akazobatwa nedenda ro anoremara zvinokona kuita sechirwere cheneta makumbo chiya.

Mwana mudoko kwai ingirozi shuwa unoona payani panobva kubarwa mwana mudodori kanenge kakanyarara kuti ziii ana mbuya nesi ndopavanenge veichibatikira veichihloya hloya kuona kuti kwamwana kanaka kachakati hwee ere guvhu raoma ere veidzidzisa anamai akona.

Vana vadodori vakarwara zviyani vanoendeswawo kuzvibhedhlera, kutoriwo nenzvimbo yavo yevanotoiswa inenge iriwo yevana vadoko. Kona ikweyo ndiko kwevanenge vachihloyiwa nanadhogodheya nanambuyanesi veimbotamba-tamba navo kuti vakasire kupora vana.

Vana vadodori pevanobarwa payani ,vasati vabude muzvibhedhlera vanotozi ngavauye vabaiwe mutombo wekuitire kuti vasazobatirwa ngezvitenda zvimweni zvakasiyana siyana. Mwana wega wega unosisirwa kuzobuda muchibhedhleya abairwe mutombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mune vanoshandamo avo vandu vanenge vakafundira maningi makore akawanda vefundirazve mutombo kuziya kuti uyu mutombo uyu unorape denda rakati nedenda rakati mundu akauya unopiwa mutombo wakati

Kune vanhu vanenge vari muzvibhehlera vanonga vakagarira kuhloye ngazi, kuhloye makararwa, kana tsvina inenge yaitwa ngaanhu isinganzwisisiki, vapedza vanenge vachizovaronzera kuti hai mungazi mwenyu mwaoneke chitenda chakati-nechakati, uyezve mutsvina yavo kana muweti yavanenge vaita munechitenda chinenge chirimwo, vanonga varovo vanozozvibhuya.

Anambuya utano vanoshanda muchibhedhleya vantu vanemwoyo wakanaka maningi ngekuti vanotidetsera kunyange vasingatizii peyani ukaendemwo vanotokudetsera zviro zvaunenge wazwa zvitenda vanoyaiya kusvikira vakupa mutombo, mangwanani, masikati, madeekoni vekudetsera.

Mazuva ano aya madhokodheya avayo pee zvitori zvana zvidoko peya zvakafunda manhingi. Unotodetserwa ngekamwana kadoredore keyitokudetsera ngekuti pamweni pakona unoda kurapwa, unoona aah zvaari mwana mudoredore uri kundondidetsera. Aaah kufunda kwakanaka vantuwee.

Ukaenda kuchibhedhlera zviyana unedenda raunenge weyizwa aumbotami unokubetsera ana mbuya nesi vanenge varimo ana chiremba avo vanenge vatoripo kukuashira nekuvonozwe kuti urikuzwa chiini vaone kukurapa.

Kuzvibhedhlera mune vanhu zvakasiyana-siyana, vamweni vakafunda ngezvemakodo evantu kuti kana muntu akanga akuwara unopetudzira sei godo rakwe, vamweni vakafundawo ngezvevana vadoko kuti mwana akauya achirwara tinomubatsira sei.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munenge mune vashandi varimwo. Umweni inoshanda kutore mutombo echipe antu. Umweni unoshanda kuchaya mitombo yeshe paonini achitora mari yakona inenge yabhadharwa. Vamweni vanenge vakaemera kuyaiya zvitenda zvevantu vazoone kupa mutombo unonga vakasisira.

Anadhokodheya peyani muzvibhehleya umu vanobaayaiya zvitenda zveshe zvinenge zvaronze muntu. Vapedza votore michini yavo, voende padhuze nemuntu vohloya kuona kuti muntuwo zvaarikuronza, chiinyi chingange chiri kuzvikonzera.

Muzvibhehlera munana chiremba, ana mbuya mukoti anana mbuya anoashira vantu weiguma zviya nevanodetsera paunonga weibara paya muntukadzi vanenge varimwoo Saka muzvibhehlera mune vantu vakasiyana-siyana vanenge varimwo.

Mazhinji madhokoteya anoona ngezve ana adoko, madhokoteya aya anonase kuhlasa kuti hai imu wee pfekedzai vana vadodori zvinodziya kuita kuti vasapindwa ngechando mumuviri mwavo.

Muchibhedhlera mwega-mwega munee munaana chiremba anodetsera kana muntu anedenda huru kana kuti kana anyari nedenda doodori unotoonekwa ndichiremba ukagumamo muchibhedhlera vouya vokuhliya, voona kuti chiinyi chinenga cheixabeza muiri wako.

Muzvibhedhlera piyani pane nguwa yekutonyora vachiisa zvikwangwari zvinenge zveibhuya kuti kuchauya dhokotera wemadziso kubhuya kuti kunana dhokodheya akasiyana siyana unoona nezvemutsetse Kuna dhokodheya unoona zvemadziso vanhu vanotozi huyai muhloiwe madziso muzvibhedhlera mazuva akati.

Muzvi bhedhlera mwega mwega kana kuti peshe panoitwa zveku rapwa vatenda mune vantu aka siyana siyana vanenge vatorimo muna ana mbuya nesi muna ana dhokota kana kuti ana chiremba vanege varimo umwe na umwe une zvake zvaanenge aka fundira zva anenge eiiti mwona imwomwo .

Muzvibhedhlera mwega mwega umwe ngaumwe une mushando wake waakafundira kuita amweni akanofundira kurape antu, amweni akanofundira zveshe kurapa vantu kuberekesa vanobara nyangwe kuona nezve vana zvese anenge eizvikona.

Muntu umwe ngaumwe peyani une zvaanotofundira. Vamweni vanoenda koofundira kuti vodetsera sei vantu vanenge vachide kubara. Vamweni voenda koofundira kufundisa vantu muzvikora. Vamweniwo vanotofundirawo kuonini, kuita madhokodheya.

Muzvibhedhlera muya mune antu akasiyana -siyana anonga arimwo, umwe naumwe une mushando wake waanotoita. Ukapindemwo unoona amweni anobika, anobikire atenda anonga arimwo, amweni anotsvaira, amweni anorape madhokodheya naanambuya nesi.

Nguwa dzizhinji tinoona vari pavantu chivhiti vhiti payani chinenge chichinronzerwa kusau amuna we kwaitika denda rakati rakati ngatichenjerere voona zveiromzwaumaredhiyo tinoona zveiromzwa.

Peshe panotengeswe mitombo muzvitoro unotoona usati wapindemwo kuti ah munomu peya muchitoro chinotengese mutombo ngeti vanenge vakatonyora pabanzepo kuti isusu tiri chitoro chinotengese mitombo yakasiyana siyana inorapawo zvitenda zvakasiyana siyana.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo wechitotenga vanotokuronzera kuti mutombo unowu imwa katatu pazuwa kana kuti kairi pazuwa mangwanani, madeikoni kana kuti mangwanani, masikati nemadeikoni.

Zvitoro zvinotengese mitombo mazuwa anaya ,zvakawandisa, uyezve muzvitoro umu autami mutombo weshe waunenge uchida. Vangatoite ekuti hayi, "Chitora uyu, unoshanda zvakafanana nezvauri kuda pane neumweni wacho."

Mitombo yechivantu mitombo inenge yakanyorwa zvakawanda maningi pachophepa chayo unosisirwe kuifunda usati waimwa kuti unyase kuziya kuti mutombo unowu wandatenga unomboizwe mamwirwei uyezve wakambonasirwa ngei.

Mamweni machechi peya hatenderi vatendi vakona kuti vamwe maphirizi kana kumwa mutombo vechiyungu kana echinge azwa hloko. Kwai uyai tinamate kubeni pamweni pakona muntu unofana kutongoenda muchitoro chinotengese mitombo vototenge mutombo vako votozvimwira unotopona.

Muntu ukange waenda muzvibhedhlera wechida mutombo vakanyora kuti atina mutombo wakati endai motenga kuchitoro chinotengesawo mutombo unotoenda nebhukuwo iroro waguma wovakombidza voerenga vanotokupa mutombo wemene mene unenge wakanyorwapo.

Vana vadoodori vayani vanofanirwa kuendeswa kuchibhedhlera veino bayirwa mitombo pamweni pakona ukaenda nekwana kana kuti muntu wemusharukwa eide kobairwa vanokubhuyire kuti enda kuchitoro chinotengese mutombo wotenge mutombo wozouya tokubaira mutombo wako.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaawanda zvakasiyana siyana iwewe unochiita ekufunga kuti iii ini ndode kutenga kwanhingingekuti ndimwona munondiitira panyaya uemare vamweni vanodhurisa mitombo kubeni zviro zvakashata vamweni avazokwanisi kuzoutenga mutombo uyu ngenyaya yekuti unenge weidhura .

Pamweni pakona ukaenda kuzvibhehleya vanokunyorera kuti avana mutombo yeunenge uchida. Vanokuronzera kuti enda nebhuku rako woenda kuchitoro chinotengesa mitombo vanenge vachitokudetsera. Vonavo vanotengesa mitombo vanege vachitoda kuona panyorwawo ndichiremba kuti utengeserwe mutombowo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo ,munenge mune umwe kana mbuya nesi vanenge veitogarira varimwo. Kana muntu une denda rakakura unotomboiswa mukambatso, wechinyasa kuvaxasira kuti inini ndiri kuzwa zvakati. Vapedza vanochikudetsera.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo amudi kutengeswa muntu unenge asingaziyi peyani zvemutombo munotoiswe muntu wakafunda ngezvemutombo unoziyazve zvitenda zvakasiyana siyana zvinobata vantu mundaraunda mega mega

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotokwanisa kuronza kukubhuira kuti mutombo unowu woguma unomwiwa mumwirwei. Ukaumwa mangwanani, masikati nemadeikoni wapedza pamweni pakhona vanokubhira kuti wapedza mazuwa akati woregera kumwa mutombo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo muya ukaendepo dangani pahuro panenge pechikurwadza vanokupa maphirizi nemutombo vekuita yekuzobaiva. Vapedza unoendazve kuchibhedhlera voguma voone chiremba, chiremba vokubaira mutombo vavanenge vakupa vokuronzera kuti mazuva akati mutombo vavakupa ngaumwive upere.

Mu zvitoro zvino tengese mutombo unowu avango tengesi mutombo wega peyani vano tengese zviro zvaka wanda maningi zvine chekuita zveshe nge hutano hwe muntu pamweni pakona vano tengesa zviro zvino ita kuti muntu ashandise paku rumba kana kuti uka hukurire ichi uno zvionemwo zveku shandisa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munenge muine mitombo inorapa zvakasiyana. Pamweni pakona unokona kuenda uchitozwa mundani uchitoda mutombo anotokubhuira kuti tora mutombo wakati ndiwona unonasa kuita unorape chitenda chaunenge waguma nacho.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvazvakuita mazuvaano, vanototi uchipinda kudai, vanotokuhlore ngazi yako mahara kuti ngazi ririkuhambe zvakanaka here kana kuti, vapedzazve pamweni kwakona vanotokupa mvura yekunwisa mitombo waunenge watenga monamo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu iyi kazhinji kakona wechitopinda kudai pamusowo pawo vanenge vakasise mvura kuitira kuti muntu weshe unenge apindamo dangani unenge atenga mitombo dzake dzaanotode kutomwa umotomwe apapo.

Mitombo yemazuwano inorapa zvakasiyana siyana nguwa imweni muntu urikude kubara chimwana chako zvoramba unotoenda muzvitoro zvinotengesa mitombo wovabhiira vanotokupawo mutombo inouchika wotopuwa wotomwa zvotoita zvirinani.

Zvitoro zvinotengese mutombo avanyanyi mitombo avanyanyi kutengese mitombo isina zvainorapa. Vanobatengese mitombo inoshanda, pamweni pakhona ukaenda wobhuya kuti hai ndine mundani antu woye mundani mwangu kuruma ruma kana dani kurumba dai manyoka vanotokupa mutombo unoenderana nezvaunozwa iwewe.

Muzvitoro zvinotengeswe mutombo zviyani munenge mune mutombo yakahlonga a hlongana asi iwewe ukatipinda ukaningira anenga akadzirongedza zvine unhu zvine zvinoenderana nekuti kana muntu eizwe mundani anoende koningirawo pasherefu yakhonayo kuningire kuti mundani muntu opuwe chiini maererano nezvaanenge athasa.

Peshe pane zvitoro zvinotengese mutombo unotoona vanenge vakatonyorepo zita kudai vonyora nemanamba awo ekuti unonge uchizovafonera kana ungaa pamweni waguma pasina muntu unotoningira mwona umwomwo wofona todawo mutombo unotouyepo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinenge zvine mitombo dzakasiyana-siyana ukatopindemwo kudai vanenge vakadzirongedza maringe nekuenderanazve nezvezvinorapa. Ukaningira panenge pane dzinorape musoro, dzinorape mundani zvichienda zvakadaro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvakawanda maningi nyanye-nyanye, mumathaundi. Kwona ikweyo, ndikwona kweunoona dzakasiyana-siyana, ukatama muchitoro ichi, woende pane chimweni, kusvikira wauwona ngekuti zvinenge zvakabaawanda zvinotengese mitombo yona iyoyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo munenge mune mitombo yeshe yeshe pamweni pakona unotoona nemukaka dzinopuwa vana dziya dzinenge dzirimwo mwona umwomwo veitotengesa vanenge vaine zveshe zvinechekuita nezveutano hwemunhu.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo yakabasiyana-siyana. Muzvitoro zvinotengese mitombo munowanikwe zviro zvakabawanda zvinosanganisirewo minapuka yeantu akuru iya, neminapuka yeana adodori kana kuti mabota anopuwa ana adoko, zvakandosangana mona umomo.

Pamweni pakona unoona anachiremba vechitohamba nezvimichini zvawo vechiongorora vanhu ngazi yavo kuti iri kuhamba zvakanaka here kana kuti yakatooma kana kuti irikurumbisa, vapedza vanhu vanobva vatopiwa nemitombo inodzivirira zviro zvakadai.

Zvakakosha maningi kuti payani panenge pechizi vantu uyai muzwe ngezveutano, muntu weshe aoneke eiendepo ondozwawo zvinenge zveironzwa. Pamweni pakona vantu vanenge veipuwa maphilizi ekudzivirira pamuviri pasizi kurongwa paya.

Madhokoteya anombo hamba mumamizi mumataundi moo vechironzere vandu maererano ngezveutano uye zvee ngezvirwere zvakadai nana gomarara vemuchibereko veyifundisa vandu kuti ikange wazwaa zvakati zvakati unofane kuuya kuzvibhedhleya tikuongorore.

Chiro chakanaka maningi kuti kana kuchinge kwaite denda nyange kusina kuite denda, vemuzvibhedhlera vauye muntaraunda vafundise vantu vakawanda maringe ngezvirwere zvakawanda-wanda uyezve utano hwedu pachahwo.

Vezvebato rinoona ngezveutano hwevantu vane nguva yekutohamba ntaraunda ngentaraunda nzvimbo ngenzvimbo veichironzere vantu ngezvezvitenda nekutodetsera kuhloya ngazi dzevantu pona apapo veitorapa vechivazivise zvinenge zvabudepo.

Zvakanaka maningi zvinoitwa ngeebato reutano zvekuti musi wakati uyai tidhibane timboonana timboronzerana ngezveutano tapedza tomboite zvekurumba teimbopetudze mwiri dzedu panzvimbo dzawo.

Zvakabanaka maningi kuti vantu vanohamba vachifundisa antu Mundaraunda muzvikora nepeshe panenge pakaungana antu Maererano nezvehutano vantu vanobhiirwa zvakanakira kuzvichengetedza kubva kune zvitenda zvakawanda.

Vemuzvibhehlera zvevanoita zviyani zvekuhamba mumamizi eantu vechivaronzera, ngezve zvitenda zvakasiyana-siyana nguwa imweni peyani vanenge veitotora nengazi yeantu veitohloya pona apapo , kuti muntu uziye kuti ngazi yako yakamboema pari.

Zvakanaka maningi zvinoitwa ngevantu vemuzvibhedhlera zvekuhamba veifundisa vantu maererano kana kuti maringe ngechitenda chinenge chanesa. Veipa vantu ungwaru hwokuti kana chitenda ichi chaguma pambatso vanofanikirwa kudini.

Nguwa imweni zviyana vantu vanototi pangaitwa gungano unotoona mune zvimatende zvakakakwa zvakasiyana-siyana. Pamweni pakhona muzvitende mwomwomwo unotoona mune vantu vabve kubazi reutano varikutobaira, vantu vachivaongorore ngazi, vachivape mitombo yekudzivirira mimba. Zvakawandawanda zvavanenge vechidetsera vantu ndizvo.

Kakabaawanda pheyani ndechiona vantu, vechihamba vakaite zvikwata zvikwata kudai, veironzere vantu maererano ngezvezvitenda zvinenge zvichinesa."Shambai nyara antu woye musabatwa ngezvirwere. Iryai chikhafu chenyu chichapisha." Veironzera antu.

Zvakanaka maningi kuti ana mai vaende kuzvibhedhera pamweni pakona kutotwarawo baba kuti vanozwawo nyaya dzekurongwa kwemhuri ngekuti pamweni pachona mukasaronga mhuri munobara kunge makonzo peyani zvana zvochiwanda kubeni nyika ineyi irikutorwadza kurarama.

Zvimweni zvitenda zvinobatirwa ngepabonde azviambi ekutopera, unotonyorerwa pashi kuzi enda wotenge mutombo, wopetuka nawo tokubaira. Paunouya nemutombo ndipona pavanenge vachikutsanangurira kuti yeee akhiti siyanai nezvekuite bonde risizi kuchengetedzwa.

Kune zvitenda zvinokonzerwa ngekusaaite bonde rakadzivirirwa. Pamweni pakhona vantu vanonga vechibaaronzerwa kuti, imwi itai bonde renyu mwakadzivirira, asi vantu avazoiti. Hino kune zvitenda zvakasiyana-siyana zvinozounzwa ngekuite bonde risizi kudzivirirwa.

Kufundiswangezve zvitenda zvakasiyana siyana zvinokunzerwa ngekuite bonde risina kudziirirwa uyezve kufundiswa ngezvegomarara rechibereko zviro zvakanaka ngekuti tikange toona zvimwe zvatisingazwisisi tokarira kurumba ngekuti ah honai wo zvendaita izvi ndibetsereiwo

Kazhinji zhinji antu kadzi eshe neaaisa akhona vanofanirwa maningi kufundiswa ngendaa yoonini youtano hwavo. Utano uhu hunenge huchisanganisira zvekuti muntu apuwe mushonga inodziirire pamuiri kuronge mhuri kunofane kufundiswa veshe baba namai.

Ndombi nemadhodha dzinofanira kubhuyirwa, nemajaha, vanofanira kubhiirwa maningi nekuronzerwa ngezveutano hwavo hwokuti ukange urimuntu unoite zvepabonde usina kuvharidzira, unobaaite zvirwere zvimweni zvisikazorapiki zvekuti unozotokone kutofa ndizvo.

Emuzvibhedhlera anozama ngepavanokona kufundise antu kuti zvezvitenda zvino ngebonde risina kudziirirwa ngekusaa nge vanhu vachiita gonyera pamwe zviya kune zvitenda zvinouya ngenyaya yekuite musikazwa dzakadarokwodzo.

Vantu vanoita zvekurumba vaya vanenguwa yekuti vari pakati pekurumba, unoona veitore mvura vechidzirashira kudai vechitora mvura kune vantu vechidzirashira kudai kuitira kuti vaone kutonhorerwa uyezve vaone kuramba vechienda vechirumba ngekuti pane mitombozve yavanotopuwa kuti vaone kuramba vechirumba kudarokwo vaone simba.

Vantu vanoite zvekurumba vaya vanofanirwa maningi kurya zvikafu zvine utano, ngendaa yekuti vakasarya zvikafu zvineutano avazokoni peyani kurumba nguwa yakareba. Vanenge vongoti rumbei rumbei avachakoni mafuta anenge awandisa.

Vantu vanoita zvekugijima zviya kana kuti zvekurumba. Vatorine mitombo yavanoshandisa vona peya. Pamweni pakona ukaona veirumba zviyana unoona vechipuva zviro vechiashidzwa kudai nekuti vamboiswa mukanwa mbichana vombo nambura kudai, simba rotopetuka.

Kana vanhu vayani vanoite zvekurumba kana kuti vanotambe bhora kana kuti vanoite zvekudhuvha vaya vangakuwara kana murenje kana muoko vane michini yavanotoiswa pamirenje dzavo kuti murenje wo uwowo ukasire kupetukidzirana ukone kupetuka worumba.

Kune vanhu vanoite mutambo dzakasiyana-siyana. Vamweni vanoite yekurumba vamweni vanoite zvekutambe bhora. Vantu avo vane vantu vanotovadetsera kuvadetsera kuvatwasure makodo avo kudai rotogadzirwa kana vachinge vanika mirenje.

Vanthu vayanai vanoita zvekurumba kunyanya vanotambe bhora vane mitombo yavo yavanotoshandisa kuti dangani munthu uya waite kachironda kadodori kudai unondopiwa kabhandichio kanenge kari kadoko kanondovharao apapo zvechienderana nekuti wakuware chiini.

Chiyungu chakabai naka maningi peya ngenda yekuti chino unza michini yaka kurawo ino shandiswa ku hloya zvatisika koni ku hloya nge madziso edu zvino sanganisira zvirwere zveku rumba kwe ngazi kana kuhamba kwakanaka.

Mwaimbozviziya ere kuti hai ukange une rungare rwako piyani unokone apapo kutoona kuti denda randuri kuzwa rimbori riinyi uyezve mutombo waunofanire kuende kotenga Muzvitoro zvinotengesa mutombo umbori uri wakhona pane vanenga vatoripo vanotokudetsera oarunharepo apapo.

Mitombo yechivantu yakaba wanda akiti woye kusatoziya hedu kuti umweni mumbuti unorapa asii mizhinji inorapa imweni yakona unotora nzinde dzimweni dzakona unotora mashakani wodhibanisa nemakwande wokwatisa kana kunyika mumvura.

Mutombo wechivanhu mimbiti inenge yakadhinaniswa dhibaniswa kana kuti mashakani anodhibaniswa dhibaniswa asi dzimweni mbiti dzinotomwiwa dzakadaro dziri dzega dzinonga dzine zvadzinotorapawo pamuntu zviya rinyari denda rinyari ripi.

Mitombo yechiandu imweni inoitwa kuterwa kutsvakwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana apedza vanoziya ngezvemitombo iyi vanouya kuzowaridza vechitengesa vamweni vane zvitoro zvavanotengesera mitombo yechivantu.

Akhiti mwaimbozviziya ere kuti hayii mutombo wechibhoyi wakanaka ngendayekuti kana kuri kuti kusuka muiri kuti uchene kana zviibereko kunobasuka munhu unobasara weizwa zviri nani.

Ana mbuya edu nana sekuru edu vashomani vaiende kuzvibhedhlera ngendaa yekuti zvibhehlera zvainga zvishomani kudhaya peya uyezve zvibhehlera zvainga kuretu maningi zvekuti muntu waitofana kuziya mutombo yechivantu saka vainyanya maningi kushandisa mitombo yechivantu.

Mitombo yechivantu yakanaka peya pamweni pakona unenge ubari kuretu nechi bhehleya unotoona kuti pandinozoguma kuchibhehlera ndinenge ndatofa. Wototora hako mutombo wako wechivantu womwa, unotozwa zvakanaka.

Mitombo yechivantu inobetsera zvakawanda wanda pamweni pakona muntu unenge uchizwe jeko riya, ukatsirwa magomboti akasanganiswa sanganiswa wapedza okwatiswa opuwa mvura yakona unotozwe zvirinani ende aufi wakazomborizwazve muupenyu.

Kusaziya chiro chakabaashata ngendaa yekuti nguva imweni tinoteme mimbiti inotodetsera mukurarama kwedu zuva ngezuva tisikatozvizii kuti muti uno mutombo unotorapa zvitenda zvakasiyana-siyana. Ngendaa yekuti pamweni pakona tinenge tisikazvizii tinototema pashi.

Ndeibatokura piya zvainditambudza maningi neizii namai vangu tine mashakani aya muto wacho unenge wakwatiswa ndaitozviramba ndichiti andingatendi zvirozvo kubeni wanga utori mutombo unorapa zvakawanda wanda.

Anhu asharukwa peyani ndiwo anoba aziya maningi nezvemitombo yechiwanhu kana mitombo dzinotsvakwa mumashango, wanotopinda mumashango, wamweni wanoita ekuroteswa mitombo, wanoita ekupinda mumashango eitsvaka.

Mitombo yechibhoyi mazuwa anaa vakuedza edza kuyiisa muzvipepa zvakanakanaka kudai kuite kuti munthu uzwe mwoyo wako kuti ah dai ndatengawo mutombo unowu ndamwa ngekuti panweni pakhona ari mashakani kudai munthu auzwi mwoyo wako kuti ih ndikamamwa ndinonyapora ere.

Mazuva ayani ebeshamupengo mutombo yechiantu yakadetsera mwazvizwa ere, taibatore zumbani riya nemikatapeya mashakani akona nemipirikisi mashakani akona tokwatisa teichifukira, ih takadetsereka

Mitombo yechivantu yakanaka ngekuti haibuditsirwi mari kana muri vemuntaraunda muchibaziva mbiti dzekutira munotoenda kunotora, zvinozoshatirawo vekumadhorobha vaya ndivo vanozotenga kutomboti vantu hamuna mbiti.

Imweni mitombo yechivantu aioneki oneki kudai inobaitwa kuziva ngevanhu vanenge vembaiziva nezve mutombo vanotoziva kutsvimbo yakati kune mumbiti eakati vanoita zvekuhambira kona ikweyo kwaunenge uri vouya voutatwa voita kuti uite uswa kudai.

Pamweni pakona peyani usina hako kundobudisa mare yako zviya ukatotorawo gavakava wotori kanya kanya woisa musoro wotosuka ndirona musoro inge itori sipo yakabainaka isina zvimweni zvakatitsirwa tutsirwa.

Mitombo yechivanthu yakasiyana siyana imweni yakona inoshandiswe mashakani imwena yachona inoshandiswe nzinde dzakona vamweni vanthu peyani vanotora mashakani emumbuti vodhibaniswa mvura yakona yavanokwatisa iyani ndoyavanoshandisa kurapa zvitenda.

Mutombo wechivantu piyani unoda kuziya ngekuti pamweni pakona vantu vakungwara mazuva ano vanouya votora mutombo wechivantu voenda kundonasira nasira votogadzira kutoita mapirizi asi vanotonyora kuti tashandisa muti wakati.

Mitombo yechivantu yakanaka ngekuti aidhuripeya ukatoendawo mushangomwo woguma wozvitsira nzinde dzako apana nemare yaunodusa apana neechinyi chaunenge wabhadhariswa wotozvirapa wega zvisina kuhamba kana kuneseka maningi ngedenda.

Mitombo yechivantu yakaba wanda pamweni pakona usina mafuta ekudzora. Ukatore gavakava riyani votocheka kudai votoridzora unoita kunge tee muntu vatodzora mafuta peyani ende rinobabetsera kunasiravo ganga.

Anambuya edu naanasekuru edu pheya kudhaya aibaazviziya kuti kune zvitenda zvinonesa maningi, vototsvaka mitombo dzechivantu. Mwana echitobarwa paya ogara apuwa mutombo ogara akamwa kudhaya, panonozonesa zvitenda zviya ena aabatwi ndizvo ngekuti wakatorapirwa kudhaya ngemitombo dzechivanhu .

Mitombo yechivanhu yakabasiyana siyana imweni yakona inenge iri mbiti wotonasa kuona kuti izvi zvimumbuti zvakasanganiswa izvi imweni yakona inotwiwa kudayi yoitwa uswa uswa kudayi dziri mbiti dzakadhibaniswa.

Mitombo yechivanthu mizhinji inobawawa hino vanthu vakaona kuti vamweni vanthu avadi kuumwa nekuti unowawa vochoenda kotora mitombo yechianthu vochoiti chiche chiche vochoitio tutsireiwo nezvechiyungu kusanganisa.

Ngenyaya yekuti zviro zvirikuramba zveichinja gore ngegore zviro zvinenge zveichinjawo zvive zvitsva mitombo yechivantu iya yatochinjawo mainoiswa kudhaya taiisa muzvibhotori zvemafuta anenge apera zvinezvi zvakutonasirirwawo zvigaba zvinenge zvakatonyorwawo mazita ngemuchini.

Vantu payanai vangwara mazuwa anaa vakaone kuti hai muntu ukange dsiri mumbiti dziri muchigubhu kudayi dzoswe ozotengeswa antu aatengi saka antu akatore anotore mitombo dzo dzechianhu dzodzo odziisawo muzvigaba zvakatonaka zvakanyorwa nyorwawo kuitira kuti vantu aone kutotenga.

Mitombo yechivantu mazuwa anaa vantu vakuida puyani kubeni kudhaya vairamba maningi kumwa mitombo magomboti zvinezvi vochibatodzitsvaka unoona vantu veibva kumaguta makuru iyo kuuya kotsvaka mitombo unono. Dzinobashanda mitombo dzechivantu.

Akhiti voye aa mitombo yechiantu tinobaida nekuti inotirapa zviro zvakasiyana siyana. Asi imwe yakona ino bavava antu voye inobavava, asi kurapa inobarapa kunyazi chitenda chiye cheunonge vazwa ukamwe mutombo uno topora.

Tsangamidzi muti peyani wechibhoyi unorapawo zvakawanda. Pamweni pakhona payani ukazwe mundani kana ukaita manyoka unozwa kweizi kwayi mupeyi tsangamidzi atsenge tsenge aone kuzwa zvirinani paunototsengawo tsangamidzi unozwe zviri nane panguwa iyoyo.

Vantu vemuntaraunda zhinji-zhinji vadingadi kuende kuzvibhedhlera koopuwe mutombo yechiyungu vanowanza kuziya maningi mutombo dzechindau kana mutombo dzechiantu anotoona ootore mashakani emumbuti nemakwande emumbuti vokwatisa vomwa havo.

Mitombo yechivanhu yakasiyanasiyana pamweni pakona kunoshandiswa maruwa emumbuti odhibaniswa nezvimweni ,umweni wakona unondonyikwe mumvura yaktonhora ,umweni unonyikwe mumvura inopisha ,zvinochisiyana kuti muti wauri kushandisa wakadini.

Munguva yegotsorwa rakanese vantu, taibaatoshu takabaaponeswa pheyani, ngemitombo yechivanhu. Taitore mashakani ezumbani, mashakani emugwavha, neemundimu, nendimu dzakhona tokwatisa kwaakufukira kudai.

Maimbozviziva ere kuti gava kava rinoshandiswa zviro zvakawanda maningi amweni vanoda kuumba mwiri dzawo vanotora gava kava vachirimwa amweni anoridzora kunasirawo makanda awo vasaita mapundu.

Vanthu vekudhaya pheya vaibaaziye mitombo, vaibaadziziya mitombo dzakawandawanda dzechivandhu. Isusuwo nekukura kwetaita imweni mitombo atitoizii kuti inorapa asi ukaenda kune andhu asharuka vanokubhuira kuti ukamwa mutombo wakadai unotopora.

Iii mutombo yechivantu peyani . Vantu vazhinji tinotoimwa pamweni pakhona tisingatozivi ngekuti mazuva ano yave kunasirwa-nasirwa zve kudai. Inouya iri muzviphepa zvakatonakawo usingatoziyi kuti aa ndiri kumwa mimbiti.

Pamweni pakona ukatore mashakani emugwavha, wotora emumengo, wotora neemundimu nemandimu akona wokwatisa, unenge watonasira mutombo wechivantu unorape gotsorwa.

Mitombo yechivantu inorapawo zvakasiyana siyana. Inoyenderanawo nekuti muntu unozwa denda riri otsvakirwawo mutombo onoyenderana nedenda raanenge echizwa. Azvina kuzonyanyakusiyanawo maningi newechiyungu ngekuti wechiyungu wakona unongopuwa mutombo unoyenderana nezvaunenge wechizwa.

Mumusika umwo unoona maningi mitombo dzechivantu dzeitotengeswa imweni mitombo unenge usingatoiziya kuti inoonekwe kupi asi ngekuti ana mbuya nevamweni vanooneswa mitombo vanenge vatodzibhiirwa kuti mutombo uyu unorape zvakati vanochiuya nawo veitengesa.

Mitombo yechivantu vamweni vantu vanoinasira dzinenge dziri n'anga nevantu vanoita zvemushonga vayani vanorapa rapa ukato gumepo kudai panenge pakadzara magomboti ega ega akatonasirwa akanyikwe mumvura amweni akaomeswa

Kazhinji zhinji mumandaraunda kudai vantu vanenge vechiziva mitombo yechindau kana yechibhoyi antu asharukwa, ngenyaya yokuti kudhaya kwemene asharuka aisatombomwe mapilizi vaisatomboda nekutomwa vaika vane mitombo dzawo dzaizi dzechindau dzaiva betsera.

Mushonga yechiantu wakawanda maningi. Umweni wakhona unonga usingambozvifungiri kuti muruwa uno ukatora ukasanganisa nemashakani emugwavha, nemashakani emumengo zvinotogadzir mushonga unonga weitorapawo denda rinonga rakatosiyana siyanawo nzvimweniwo

Mitombo yechianthu, inosanganisira kuti munthu otora makwande emumbuti ere kana mashakanyi akhona?. Dzimweni dzinodhibaniswa mashakaniwo, makwande nenzinde dzawo dzemumbuti zvosanganiswa pamweni zvothwiwa kana kuti zvinokwatiswa.

Mitombo yechivantu yakawanda uyezve inosiyana-siyana mushandisirwo yawunoyita, imweni inoyita wokuyiswa mumvura yonyikwa muvhiki mutatu yonyikwa yomwiwa yochizozwi zvinezvi yakurapa, umweni kutongotora makwande akona kwakukwatisa kwakutomwa apapo apapo.

Ngekusaziya kazhinji kakona tinooneka teitorasha kana kutemere pashi miti unotorapa inotodhura kutotengesa Kune dzimweni nzvimbo dzakaita sana Harare ukatore mamweni magomboto ukaenda nawo unombatoita mari weitengesere vanhu ngekuti avana kwavanomaona ngekunga vasikamaziizvi.

Munozviziya ere kuti guku rarinorya riyana ritori nezvarinodetsera mumuiri momuntu utori mutombo pachawo. Ukaenda kuchibhehlera wozi kai ngazi yako ishomane ,ngazi yako yakuite yeipera ,unouya wokwatise guku riya mvura yakona womwa ,ngazi yako inototutsirawo

Mitombo yechivantu yakawanda wanda mumbuti mizhinji ine zvainobara antuwe, pamweni pakona unotoona kuti ukaite denda wobhiire kana muntu musharukwa unototore mashakani emumbuti miri mitatu otokukwatisira womwa mvura yachona watopora.

Matenda akasiyana siyana ane mitombo yawo yeanotoshandisirwa pachivantu. Mushonga kana kuti mitombo dzechivantu, adziperi, dzakabaawanda, unoite ekudzidziswa ngeasharukwa eichikuronzera kuti uwu unorape chii, uwu unorape chinyi zveienda zvakandodaro.

Mitombo yechiantu yakanaka ngenyaya yekuti auna mari yaunodusa peya kana uri muntu wemumakanyi zviya kutotore badza rako woende kozvitsira mutombo wako dai mundani mwanesa wototsa wotomwa asi vekumataundi ava vanotenga ngekuti vanenge vasina kwekutsa.

Mitombo yechivanthu yakabawanda ngenyaya yekuti mimbiti yega yega ine zvainotorapa nguwa imweni mumbuti waunenge watosangana nawo ukauronzerwa kuti uwu unorapa zvakati unotozvibata kuti shuwa mumbuti unowu unorapa mushana, mumbuti unowu unorapa musoro kana rinyari hlokoro rinenge reitambudze munthu unotozvibhiirwa kuti mutombo uwu unorapa.

Pachivanthu kune mitombo yakabaa siyana-siyana. Imweni inorapiswawo gotsorwa, imweni inorapawo mushana, imweni inorapa marenje anenge eichizvimba aya, asi kana usikazviziiwo kuti mumbuti unowu unotorapa unenge weindoti dzimumbutiwo rakatogarawo panzvimbo.

Pachivantu pedu kune mitombo inotoshandiswa kana muntu echinge aita gotsorwa zviyani. Vantu unoona veitsvaka vanotora tsangamidzi votore mashakani emundimu nendimu dzakhona zvokwatiswa kumweyo nemashakani emugwavha zvakasangana-sangana. Muntu apedza unombozi fukira apedza ozomwe mvura yakhona.